Siidaa gooticha Oromoo Taaddasaa Birruuti. Mukkeen hedduun duuba siidaa kanaa kan jiranii fi samiin hurrii kan of keessaa qabuudha. Siidaa kana dhagaan marsee itti ijaarameera. Barreeffama afaan Oromootin barreeffame ofirraa qaba.

Kopheen wantoota bu'uura jireenya dhala namaa keessaa isa tokkodha. Kopheen wanta dhalli namaa miilla isaatti godhatee deemudha. Kunis miidhagani yookiin bareedina keenyaf kan ooluufi miilla keenya gufuu adda addaa irraa ittisuuf gargaara.

Biyyi keenya Itoophiyaan humna nama baratee hedduu qabaachuu ishee irraa kan ka'e yeroo yeroodhaan aanga'oota garaa garaa dhimma adda addaa irratti itoo muudamanii agarra. Kun immoo nama barate qabaachuu keenya mul'isuu danda'a.

Hooggantoonni biyyaa namoota daanteettiifi beekumsa olaanaa qaban, kanneen biyya gaggeessuu yookiin hoogganuu danda'aniidha. Namoonni kunis, biyya tokko itti fufsiisuuf yookiin gara fuulduraatti ceesisuuf, namoota beekumsa gahaa yookiin beekumsa olaanaa qabaniidha.

Bineensa gaanfa dhedheeraa qabu Kan daaw'annaadhaf ooludha. bineensi Kuni iddoowwan addunyaa muraasa keessatti Kan argamu yoo ta'u namoonni gara biraa ijaan bineensa Kan arguuf qafa garasaatti imalu. halluun bineensa kanaa magaala yoo ta'u bosona miciree keessa dhaabbatee Jira.

Namoonni baay'een isaanii sabboonummaa guddaa qabaachuu isaanii irraa kan ka'e durii kaasee hanga har'aatti uffata aadaafi meeshaalee aadaa kanneen biroo qabatanii naannoo jiraataniifi waltajjii garaa garaa irratti argamuudhaan aadaa saba isaanii beeksifatu. Kun immoo waanta jajjabeeffamuu qabudha.

Oromoon qeerroo fi qarree aadaa isaaniitti jajjabboo ta'an hedduu qaba. Isaan kun uffata aadaa uffatanii, ulee jinfuu qabu uffatanii naannoo haroo uumamaatti irreecha isaanii irreeffachaa jiru. Kunis eenyummaa isaanii mirkaneessa.

Meeshaaleen elektirooniksii meeshaalee dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti, tajaajila adda addaa itti bahuudha. Dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti yookiin dalagaa guyyaa guyyaan dalagu keessatti, hojii isaa salphissuuf yookiin yeroo isaa qusachuuf meeshaalee kanatti gargaarama.

Barreefama Afaan Oromoo fi Ingiliffaan 'Baankii Awwaash ' jedhu barreefamee jira. Bakki isaa iddoo beeksisni itti maxxanfamuudha. Jalaan mallattoon xiyyaa gara mirgaa agarsiisu ni jira. Sibiila dhaabbatee jiru duuba biqiltuun meexxii guddaan ni argama.

Meeshaaleen elektirooniksii meeshaalee dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti, tajaajila adda addaa itti bahuudha. Dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti yookiin dalagaa guyyaa guyyaan dalagu keessatti, hojii isaa salphissuuf yookiin yeroo isaa qusachuuf meeshaalee kanatti gargaarama.

meeshaa sabquunnamtii kan yeroo durii yoo taatu abboonni keenya itti fayyadamanii odeeffannoo guyyuu guyyuun ta'aa oolu kan itti dhagahaa turanidha. maqaan ishee raadiyoo teephii jedhamuun kan waammamtudha. ergaa ishees sagaleen kan dabarsitudha.

Addunyaan kun pilaaneetii teessuma lafaa garaa garaa fi haala qilleensa adda addaa kan qabdudha. Iddoon kun gammoojjii dhagaadhaan guute yoo ta'u, aduu ganamaa itti bahaa jirtuun kan mul'achaa jiru dha.

Shamarreen adii bareedduun takka harmee ishee wiilcharii irra teessu taphachiisaa jirti. Harmeen wiilcharii irra taa'aa jirtu intala ishee ija keessa ilaalaa seeqaa jirti. Dudduuba isaaniitti mana jireenya fi muka baala magariisaa tokkotu jira.

Namoota gugurraalee lama dhiira fi dubara yookan abbaa warraa fi haadha warraatu mul'achaa jiru. Namtichi gonfoo kaawwatee dhaabachaa jiru mootii duraanii Itiyoophiyaa kan tureedha. Shamarreen fuulaan as garagartee jirtu immoo haadha warraa isaa turte.

Konkolaataan kun maqaan isaa Baasii Anbassa akkasumas Baasii Bishooftuu jedhamuun kan beekamu yoo ta'u, qabeenyummaan isaa kan bulchiinsa magaalaa Finfinneeti. Konkolaataa guddaan kun ,finfinnee dabalatee magaalota naannawa finfinnee jiran keessatti tajaajila kenna.

Magaala ifaan ishee iddoo tokko tokkoo mul'achaa jirtuudha. Magaalaan kun hanqina ifaa waan qabduuf iddoon tokko tokko halkaaniin dukkana ta'ee mul'achaa jira. Magaalaa kanaa keessaa iddoon tokko tokko hedduu ifaa jira.

Kun mana raabsaa daabboo fi keekii Faaxeeti. Gararraa mana kanaatti barjaan maxxanfamee jira. Baajaajiin tokko mana kana dura dhaabbattee jirti. Mukni shiboo elektirikii qabuu fi biqiltoonni muraasni mana kana biratti argamu.

Biriiksi, Gamtaa dhiyeenya kana hundaa'e kan biyyoota alaabaan isaanii asii olitti argamaniiti. Miseensota gamtaa kanaa keessaa kanneen akka Itiyoophiyaa, Raashiyaa, Chaayinaa fi Biraaziil keesatti argamu. Kaayyoon isaanii humna biyyoota lixaatiin mormu hundeessudha.

Ambulaansiin tajaajila tola ooltummaa lammiilee biyya tokko keessa jiraataniif kan kennitudha. Yeroo balaan tasaa nama irra gahe dafee qaqqabuudhaan gara mana yaalaa geessuu kan danda'udha. Kanaaf uummata biratti jaalatamummaa guddaa waanta qabuudha.

Nyaanni soorota yookiin wanta dhalli namaa guyyaa guyyaadhaan jiraachuuf sooratu yookiin nyaatuudha. Dhalli dhamaa nyaata malee jiraachuu hindanda'u. Akkasumas nyaatni fayyummaa qaamaa keenyafillee baay'ee nu barbaachisa. Gosootni nyaataa baay'eetu jira.

Daandii gubbaa namootni deemaa jiru. Akkasumas, konkolaatotni daandii irra ni jiru. Samii keessa duumessi kan jiruudha. Manneen daandii kana cinaa ni jiru. Namootni lama uffata tiraafikaa uffatanii daandii qaxxaamuraa jiru.

Manni haala garaa garaan ijaaramuu ni danda'a. Manni kun qorqoorroo bifti isaa diimaan, dhagaadhaan, sibiilaa fi simmintoodhaan kan ijaaramedha. Innis jabina waan qabuuf baroota dheeraaf jiraachuu ni danda'a. Balbala isaa ibsaan darbee jira.

Faayyi miidhaginaa dubartii kana irra jiru baay'ee miidhaga! Faaya miidhaginaa kan mormaa fi kan gurraa gidhattee jirti. Innis warqii fi meetii wal makaa irraa kan hojjetamudha. Laphee qulqulluu kan qabdudha.

Addunyaa kana irra gosoota allaattii hedduutu jira. Allaattiiwwan kunneen bakkaa bakkatti garaa garummaa qabaachuudhaan beekamu. Kanaaf namoonni biyya isaaniitii bahuudhaa fagaatanii biyyoota biraatti daawwannaadhaaf isheetiif deemu. Biyyi keenyas gosoota allaattii hedduu waanta qabduuf irraa fayyadamuu dandeesseetti.

Naannoo kana meeshaalen garagaraa ni jiru. Iddoon kuni lafa bittaa fi gurgurtaan itti gaggeeffamuudha. Namootni muraasni taa'aa kan jiran yoo ta'u, namootni biroo immoo dhaabbatanii kan jiraniidha. Shunkurtiin lafa irra ni jira.

Namoota daandii magaala keessaa qarqaratti uffata gurguraa jiran. Namoonni kunneen mana gurgurtaa dhaabbataa ta'e kan hin qabnee fi daandii irra oliif gadi deemuun meeshaa qaban kan gurguratanidha. Konkolaattonni nama fe'anis toora galanii mul'atu.

Namoonni mana yeroo ijaarratan gulantaa fi bifa garaa garaan kan ijaarratanidha. Manni kun gulantaa lama kan qabuu fi baay'ee kan miidhagudha! Balballi isaa marga magariisaa fi mukkeen qabbanaaf ta'an kan qabudha.

Mandara hin guddanne yookan kan tajaanilli misoomaa hin guutamneef xiqqoo keessatti namoota daandii irra lafoo fi motoraan adeemaa jiran. Namichi tokko hartuu hedduu baatee karaa harka mirgaa irra imalaa jira. Mukkeen gurguddoonis mandara keessatti ni argamu.

Meeshaaleen Manaa meeshaalee dhalli namaa Mana keessatti dhimma itti ba'achuuf itti gargaaramaniidha. Tajaajilli kunis, namni jiruuf jireenya isaa keessatti hojii adda adda ittiin hojjachuuf itti gargaaramu. Fakkeenyaf, nyaata adda addaa ittiin qopheessuuf.

Namoonni uffata bocni isaa osoo hin jijjiiratiin kaa'uu barbaadan, fannistuu kanaan sirreessanii fannisu. Fannistuuwwan kunneen kan argaman mana hodhaa uffataa fi bakka gurgurtaa fi bittaa uffatawwan garaa garaati. Sibiila irraa hojjetama.

Biqiltuu nyaataa fi wantoota gara garaa biroof oolu kan maqaan isaa warqee jedhamuun beekkamudha. Innis kan inni argamu mooraa dallaa namaa keessatti yoo ta'u kan inni marfamee jiru ammoo ijaarsa shambaqqootiinidha.

horii horsiisaa baayyeetu mooraa kana keessatti argamaa kan jiranidha. namni loowwan kana horsiisaa jirus cinaa isaaniitin mul'achaa kan jiru yoo ta'u, loowwan yookaan saawwan kunneen horii faranjii jedhamuun kanneen beekkamanidha.

Timaatimiin nyaata dhalli namaa sooratuudha. Nyaata kana kan sooratu namoota ummurii sadarkaa kam irrayyuu jiranidha. Nyaanni kun yeroo baay'ee kan gorfamu bilcheeffamee akka soorratamudha. Kanaaf jecha namoonni baay'een dheedhii isaa soorachuu irraa ofqusatu.

Qamadiin waqtii bonaattis haa ta'u, waqtii gannaatti gosa midhaanii oomishamee galuu danda'udha. Qamadiin bal'inaan ijaaramee jiru kun madda galii biyya keenyaa yeroo ta'u, qotee bulaan kana caalaa akka oomishuuf ni gorfama.

Konkolaataan meeshaa sibiilota gosa addaa addaa irraa tolfamuu ta'ee kan nama deddeebisuu fi meeshaalee baayyee ulfaatoo ta'an bakka tokko irraa fe'ee gara biraa kan geejibsiisudha. Konkolaataan akkaataa uumama isaaniitiin gosa garaagaraatu jiru.

Macaafa qulqulluu jedhama. macaafni Kun macaafa amantaa kiristaanaa keessatti beekamuufi bakka guddaa qabuudha. maqaan macaafa qulqulluu jedhus Kan kennameef amantoonni macaafa kana keessatti Kan barreeffame hundi qulqulludha, qabeenyummaan Isaa Kan waaqa qulqulluuti jedhanii waan amananiifidha.

Kormaan lukkuu kun bifti isaa adii bareedaa kan nama hawwisiisuudha. kormaan lukkuu kun qofaa isaa dhaabbachaa kan jiruudha. korma kun mormaa fi guutuu isaarra waan akka diimaa tahe of irraa qaba. kormaan lukkuu kun ajaa'iba bareeda!

Irreechi ayyaana galateeffnnaa guddaa ummata oromooti. Irreechi mallattoo tokkummaafi jaalalaati. Irreechi ayyaana yookiin aadaa Oromoo yeroo ganni caamee birraan bari'u, waaqayyoon kan Ganna dukkana keessaa gara ifaatti waan nu ceesifteef jedhanii waaqa itti galateeffataniidha.

Gabateen barnootaa halluu fi haala uumama isaanii irratti hundaa'uun bifa addaa addaan jiru. Kanneen isaanii halluu adii kan qaban yemmuu ta'an, kaan isaanii immoo halluu gurraacha kan qabanidha. Baayyinaan manneen barnootaa keessatti argamu.

Faayya bareedaa halluun isaa halluu warqee fakkaatuudha. Faayyi kun harka dubartii tokko irra ta'aa jira. Faayyi argamu kun kan danaa gundoo qabu yoo ta'u dugdi isaa irri gomboobaa walakkaa geengooti.

Dubartii mataa ishee gara lamatti gadi dha'aattee muka yookiin ulee tokko harkatti qabattee ol ilaalaa jirtudha. Dubartiin kun fuulli ishee waan labooba ibiddaatin guggubate fakkaata. Isheenis dubara naannawaa baadiyyaa jiraattu fakkaatti.

Dhabbanni kun, giddu gala fayyaati. Giddu galli fayyaa kun, fayyaa irratti tajaajila yaalaa fi tajaajiloota biroo kan akka gorsaa kennuuf fayyada. Dhaabanni kun maqaan isaa Vizyin Tajaajila Fayyaa kan jedhamu yoo ta'u kan dhaabbata dhuunfaati.

Geejjiba jechuun wanta dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti iddoo tokkoo gara iddoo birootti ittiin imaluudha. Konkolaatan gosa geejjibaa lafarraa keessaa tokko ta'ee, tajaajila geejjibaa guyyaa guyyaan dhala namaaf kenna.

Karkarroon bineensa harree fakkaatuu fi ilkaan dhedheeraa qabudha. Bineensi kun ala kan jiraatuu fi xaafii marge garmalee kan dheedudha. Karkarroon bosona keessatti kiyyoodhaan qabamee foon isaa qalamee kan nyaatamu dha.

Siree bifa miidhagaa fi hawwataa ta'een hojjetamee jiru. Sireen kun mana halluu adiin dibamee jiru keessatti argama. Afata diimaadhaan afamee kan jiruu fi boraatiin baay'een irra keessa siree kanaa irratti walitti qabamanii jiru.

Biyyoonni addunyaa kanaaa baay'een isaanii humna galaanarraa qabaachuudhaan beekamu. Humnoonni galaanarraa kun hojii baay'ee cimaa ta'e hojjetu. Waanti kun lubbuu namaa irratti dhiibbaa baay'ee geessisuu danda'a. Haata'u malee humnoonni kunneen hojii guddaa damdamatanii bu'aa guddaa argamsiisaa jiru.

Manni bittaa fi gurgurtaa tooftaalee garaa garaa fayyadamuunsirna daldala isaa raawwachuu ni danda'a. Manni bittaa fi gurgurtaa wayyaawwan kanaa, nama na-tolcheetti uwwisuudhaan yoo ta'u, kunis fedhii maamiltootaa ittiin beekuuf kan gargaarudha.

Maashinoonni hojii qotee bultootaa salphisan saffisaan kalaqamaa kan jiranidha. Maashiniin qamadii haamiu danda'u kun maashinii yeroo gabaabaa fi humna xiqqootiin hojjetee xumuruu danda'u dha. Haa ta'u malee, lafa diriiraa barbaada.

Kun dargaggeessa Oromoo irreeffachaa jirudha. Dargaggeessi kun uffata aadaa Oromoo kan naannoo Booranaa uffatee jira. Harka isaa tokkotti bokkuu, harka isaa kan biraatti immoo marga lalisaa qabatee harootti gadi jedhee irreeffachaa jira.

Kuni aasxaa federeeshinii kubbaa miilaa Itiyoophiyyaati. Fakkiin alaabaa Itiyoophiyyaa aasxaa kanaratti gara gubbaatin ni jira. Barreeffamni afaan Amaariffaa fi Ingiliffaa aasxaa kana irra ni jiru. Aasxaa kana gidduu fakkiin kubbaa fi kophee ni jiru.

Geejjiba jechuun wanta dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti iddoo tokkoo gara iddoo birootti ittiin imaluudha. Konkolaatan gosa geejjibaa lafarraa keessaa tokko ta'ee, tajaajila geejjibaa guyyaa guyyaan dhala namaaf kenna.

Timaatimiin gosa muduraa fi kuduraa keessaa tokko ta'ee, kan qotee bulaatiin bonaa fi ganna oomishamuu danda'udha. Muduraan kun gosa dhaangaa nyaataa yookiin madaalawaa keessaa tokkodha. Daldaltoonni qotee bulaa irraa bitanii gurguru.

Fakkii biqilaa bunaa kan firii damee isaa irra qabuudha. Bunni kun firiin isaa waan hin bilchaanneef halluu magariisa qaba. Akkasumallee baalli buna kanaa halluun isaa magariisa ta'ee jira. Bunni kun bareechee firii naqatee jira.

Namichi kun namaa baay'ee cimaa fi hogansa an iddoo addaa addaa jirudha. namichi diimaa baay'ee furdaa keeppii ykn koffiyyaa diimaa mataa isaa irraa kaawwatee jira. akkasumallee namichu miidiyaa irratti haasaa sagalee guddistuu fayyadamee dubbachaa ykn haasaa gochaa kan jiruudhaam!

Oomishni midhaanii, oomisha dhalli namaa yookiin Qotee bultoonni roba gannaa yookiin jallisiitti gargaaramuun oomisha midhaan gosa adda addaa kanneen akka; boqqoolloo, garbuu, shumburaa, gaayyoo, xaafii, qamadii, misira, boloqqeefi kanneen biroo itti oomishamiidha.

Pireezidaantii mootummaa Itiyoophiyaa duraanii Saahilawarqi Zawudee . Fuuldura isheetti sagale guddistuun Televejiinii adda addaa tartiiba galanii jira. Saahilawarqi Zawudee pireezidaantii jalqabaa dubaraa tahuun waggoota ja'aaf tajaajiltee jirte. Duuba isheetti alaabaa Itiyoophiyaa fannifamee jira.

Bineensonni bosonaa bineensota dhala namaa baqatanii yookiin dhala namaa irraa fagaatanii ala yookiin bosona galuun jiraataniidha. Hariiroon isaan dhala namaa waliin qaban baay'ee laafaafi hariiroo diinummaati. Dhala namaa gaafa argan nibaqatu.

Irreechi akka aadaa oromootti waggaa waggaadhaan kabajama. Yeroo kabaja ayyaana kanaa namoonni hedduun isaanii uffata aadaa sabichaa uffachuudhaan bakka sanatti argamanii ayyaanicha miidhaksu. Kana malees sirnoonni ayyaana kana irratti gaggeeffaman duudhaa uummatichaatiin abbaa gadaa kabajuudhaan qajeelfama isaanii hodofuun eebba fudhachuun baay'ee eegama.

Namoota toora qabatanii lafa haalli qilleensa isaa hurriin ukkaamamee jiru keessa deemaa jiraniidha. Namoonni kunneen qofaa qofaa isaanii wal buusanii deemaa jiru. Naannoo namoonni kunneen deemaa jiran biqilaa daraaraan isaa adii ta'etu jira.

Abbaan warraa fi haati warraa daa'ima walakkaa isaanii kaa'anii suura ka'aa jiru. Sadan isaanitu uffata adii uffatanii ciisaa jiru. Haati warraa isaa harmee guddaa qabdi. Uffanni siree isaan irra ciisaa jiranis bifaan adiidha.

Gugee kophaa ishee dhagaa guddaa tokko irra bosona keessa dhaabbachaa jirtuudha. Gugeen bareedduun kun ilkaan ishee qara halluu gurraacha kan qabu yoo ta'u eegeen ishee dheeraadha. Gugeen kun xiyyeeffannaan waa ilaalaa jirti.

Iddoo uummanni waloon bishaan itti waraabbatuudha. Innis Tajaajila hawaasummaa keessa isa tokko. Yeroo baay'ee mootummaafi qaamolee tola ooltotaan ijaaramuun akka uummanni itti tajaajilamu taasifama. Inni akka wanti bal'eessu itti hin seennef dallaan ijaarameefii jira.

Nama barcumaarra taa'ee jiruudha. namni Kuni of-laallee harka tokkoon akkasumas ulee qabatee jira. namni Kuni kophee diimaa kaawwatee jira. cinaa Isaa mukkee walirratti hirkifaman hedduutu jira. gara duuba Isaa mana jireenyaa citaa irraa hojjatametu jira

Raayyaan ittisa biyyaa konkolaataa irra taa'anii jiru. Hundi isaanituu uffata raayyaa ittisa biyyaa hidhatanii meeshaa yookiin qawwee qabatanii qophaa'anii ajaja eegaa qaama olaanaa irraa eegaa jiru. Konkolaataa isaan irra taa'aa jiran bifti ishee uffatuma isaanii fakkaata.

Namoota baay'atanii naannoo masaraa dirree sheek Huseen dhaabbachaa jiraniidha. Namoonni kunneen masaraa kana ulaa isaa dura dhaabbachaa kan jiran yoo ta'u kaan immoo karaa ulaa isaa seenaa jiru. Masaraan kun qalama halluu adii qabuun dibamee jira.

Dubartii kophaa ishee teessee jirtuudha. Dubartiin kun meeshaalee manaa kan akka sinii, masoobii, jabanaa, aarsituu itaanaa fi kan kana fakkaatan ofi cina naqxee jirti. Itaanni naannoo ishee jiru kun aaraa jira.

Baadiyyaa keessatti gosa midhaanii mishingaa jedhamutu walitti tuuta'ee jira. Midhaaniin faca'een gamatti mukkeen gurguddoon ni argamu. Kana malees, sararri humna ibsaa baatu mishingaa gubbaa ni darbu. Fuuldura isaatti margi fi aramaan ni argama.

Aartisti Alii Birraa yeroo inni sagalee guddistuu qabatee waltajjii irratti weellisaa jiruudha. Aartistiin kun mataa isaa irraa kephee jaarsaa halluun isaa adii ta'e kaawwatee jira. Alii Birraa seenaa aartii saba Oromoo keessatti hayyuu seenaa dhaabee darbeedha.

Qonnaan bulaan meeshaalee qonnaa garagaraa gateettii isaattti baatee dhaabbatee ilaalaa jira. Meeshaalee qonnaa kanneen akka sibattii fi qanbaraa baatee dhaabbatee as ilaalaa jira. Kana malees, kutaa adii haphii gateettii irraan gadi loosee jira.

Oomishni midhaanii, oomisha dhalli namaa yookiin Qotee bultoonni roba gannaa yookiin jallisiitti gargaaramuun oomisha midhaan gosa adda addaa kanneen akka; boqqoolloo, garbuu, shumburaa, gaayyoo, xaafii, qamadii, misira, boloqqeefi kanneen biroo itti oomishamiidha.

Namoota uffata gurraacha uffatanii iddoo tokkotti tuutaan walitti qabamanii taa'aa jiran. Namoonni asirratti mul'atan hundi isaanituu lafa taa'aa jiru. Isaan keessa tokko tokko fuula isaa ni dhokfata. Duuba isaanitti konkolaataan tokko dhaabbatee argama.

Nyaanni soorota yookiin wanta dhalli namaa guyyaa guyyaan beela ba'uuf afaaniin gara keessaatti fudhatudha. Nyaanni wanta dhalli namaa jiraachuuf yookiin jireenya isaa itti fufsiisuuf soorata guyyaa guyyaan nyaatamudha. Kana malees nyaanni albuuda baay'ee barbaachisaa ta'e kan ofkeessaa qabudha.

Meeshaaleen elektirooniksii meeshaalee dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti, tajaajila adda addaa itti bahuudha. Dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti yookiin dalagaa guyyaa guyyaan dalagu keessatti, hojii isaa salphissuuf yookiin yeroo isaa qusachuuf meeshaalee kanatti gargaarama.

Dhugaatii lallaafaa halluun isaa qaruuraa isaa keessaa gurraacha ta'eedha. Dhugaatiin kun maqaan isaa 'Kookaa' kan jedhamu yoo ta'u minjaala gubbaa ka'amee jira. Cinaacha qaruuraa kanaa irratti laastikiin halluu diimaa qabu maxxanfamee jira.

Meeshaaleen elektirooniksii meeshaalee dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti, tajaajila adda addaa itti bahuudha. Dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti yookiin dalagaa guyyaa guyyaan dalagu keessatti, hojii isaa salphissuuf yookiin yeroo isaa qusachuuf meeshaalee kanatti gargaarama.

Meeshaaleen elektirooniksii meeshaalee dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti, tajaajila adda addaa itti bahuudha. Dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti yookiin dalagaa guyyaa guyyaan dalagu keessatti, hojii isaa salphissuuf yookiin yeroo isaa qusachuuf meeshaalee kanatti gargaarama.

Wanti yokin meeshaan kun, xiyyaara geejibaa dha. Xiyyaarri meeshaa geejibaa qilleensa irra balali'u yoo ta'u, xiyyaarri kun qabeenyummaan isaa kan daandii qilleensaa Itoophiyaa dha. Daandii qilleensaa Itoophiyaa daandii qilleensaa qabeenyaan fi hedduummina xiyyaaraatin Afriikaa irraa tokkoffaa ta'ee dha.

Namoota sanyiin isaanii adda addaa ta'e sadii ta'aanii waliin harka isaanii maratanii dhaabbachaa jiru. Namoonni kunneen naannoo mana daawwannaa meeshaalee fi agarsiisni garaa garaa itti daawwatamu jiru. Akkasumallee namoonni baay'een duuba isaanii dhaabbachaa jiru.

Hacaaluu Hundeessaa, weellisaa gameessa Oromoo kan ta'ee fi akka falmaa mirga namummaatti kan ilaalamudha. Hacaaluu Hundeessaan yeroo waltajjii isaa qabatee, sirba isaa geeraru onnee namootaa keessa miira addaa wayiitu mul'ata.

Namoota daree barnootaa keessa taa'aa jiraniidha. Daree barnootaa kana keessa, meeshaalen akka teessoo fi gabatee adii ta'e kan jiruudha. Baay'inni namoota daree kana keessa jiranii sadiidha. Daree kana keessa kan jiru, dhiira lama fi dubartii tokkodha.

Hanqina bishaan dhugaatii hir'isuuf mootummaan Itoophiyaa guutummaa biyyattii keessatti ciminaan hojjechaa kan jirudha. Bishaan kun ujummoodhaan kan raabsamu yommuu ta'u, lammiilee biyyattiif bu'uuraalee jireenyaa keessaa tokko akka dhiyaateefiitti kan ilaalamudha.

Wanti kun kiboordii jedhama. kiboordiin kun meeshaalee muuziqaa kan tahee kan nama onnachisuudha. kiboordiin kun meeshaalee muuziqaa ammayyaa kan taheedha. kiboordiin kun meeshaalee muuziqaa ammayyaa tahee kan sammuu manoota booharsuudha. kiboordii kan taphaatu nama barumsaa isaa baratee jiruudha.

lafa gurgurtaa wantoota gara garaa kan ta'e argaa jirra. isaaanis mi'eessituuwwan gara garaa yoo ta'an kanneen akka qullubbii diimaa , qullubbii adii, ashaboo, bunaafi kwantoota birootu asirratti argamaa kan jirudha.

Biyya keenya Itoophiyaatti waanti baratamaa ta'e tokko jira. Innis naannoo baadiyyaatti hawaasni keenya baay'een isaa ammayyuu jireenya duubatti hafaa jiraachaa kan jiru ta'uu isaati. Akkasumas manni isaan keessa jiraatan citaa irraa kan hojjetame ta'uun isaa immoo ragaadha.

Konkolaataan kun konkolaataa baay'ee bareedaa fi baay'ee miidhagduu bifti isaa adii kan nama hawwisiisuudha. konkolaataan kun konkolaataa deddeebisa uummata kan taheedha. akkasumas kun konkolaataa mana dhuunfaa kan taheedha. konkolaataan kun bifti isaa adii bareedaa kan taheedha. konkolaatan kun akka ajaa'ibaa bareeda!

Hooggantoonni biyyaa namoota daanteettiifi beekumsa olaanaa qaban, kanneen biyya gaggeessuu yookiin hoogganuu danda'aniidha. Namoonni kunis, biyya tokko itti fufsiisuuf yookiin gara fuulduraatti ceesisuuf, namoota beekumsa gahaa yookiin beekumsa olaanaa qabaniidha.

Leenci lama ni mul'atu. Leenci tokko fuuldura kan deemaa jiru yoo ta'u, Leenci inni kuun immoo duuba Leenca fuuldura deemaa jiru sanii deemaa jira. Lafa irratti lafti marga magariisa qabdu ni mul'atti.

faaya baayyeen asirratti argaa jira. faayi kunis kan mormaa yoo ta'u innis kan wantoota gatii guddaa qaban kan akka meetii fi warqii irraa hojjatamanidha. namoonni baayyeen faaya kanaan miidhaganii deemu.

Geejjiba ammayyaa kan maqaan isaa baabura jedhamu argaa kan jirrudha. Geejjibni kunis meeshaa yookaan ammoo namoota bakka tokkoo fuudhee bakka biraatti geessuuf kan nu tajaajiludha. Karaan inni irra deemu ammoo hadiida jedhamuun kan beekkamudha.

Namoota qamadii yookiin garbuu asheete ilaalaa jiran . Namoonni lakkoofsaan hedduu ta'an midhaan keessa deemanii daawwachaa jiru. Gama irratti immoo bosonni muka baargamoo mul'achaa jira. Namoonni midhaan daawwachaa jiran baay'een isaanii gonfoo mataa irraa qabu.

Manni iddoo yookiin mandhee dhalli namaa Mukkeen adda addaa, dhoqqeefi dhagaa irraa ijaarachuun keessa jiraataniidha. Manni dhala namaaf waan baay'ee barbaachisaadha. Kunis, dhalli namaa qorraan akka hinmiidhamneefi akkasumas dhalli namaa bineensaan akka hinnyaatamneef baay'ee isaan gargaara.

Bunni dhugaatii tokkummaa namoota ollaa jiraatanii agarsiisu, jaalala hiriyyootaa fi maatii kan argisiisudha. Shinii fi bunni dhiyaatee jiru kun mana jireenyaa keessattidha malee iddoo bittaa fi gurgurtaa isaatti kan ta'e miti.

Konkolaatan qamadii erga haamee booda iddoo kuusaa isaatti gadi naqaa jira. Yommuu qamadiin konkolaataa midhaan haamu keessaa gadi naqamu, awwaarri callaa qamadii keessaa bubbeedhan harkifamee bahaa jira. Qamadiin kuusaa keessa ni jira.

Mana amantaa musliimaati. Manni amantaa Kuni masjiida jedhama. Iddoo Islaaminni itti waaqeffataniidha. Halluun masjiidni kun ittiin ijaarame harki caalu adiidha. Gara gubbaa isaattiin halluu magariisa dibame. Balballi masjiida kanaa sadi'ifi hundi isaanis halluu gurraachaa Kan qabaniidha. Dallaanis itti dalleeffamee jira

Geejjiba jechuun wanta dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti iddoo tokkoo gara iddoo birootti ittiin imaluudha. Gosa geejjibaa keessaa tokko geejjiba qilleensarraa kan ta'e Xiyyaaradha. Xiyyaarri geejjibaa qilleensarraa keessaa tokko ta'ee, tajaajila geejjibaa guyyaa guyyaan dhala namaaf kenna.

Kuduraafi muduraan gosa oomishaa keessaa tokko ta'anii, dhala namaatin yookiin Qotee bulaadhan kan oomishamaniidha. Oomishni Kunis, tajaajila nyaataf kan oolaniifi nyaatarra darbanii gabaaf dhiyaachuun madda galii kan kennaniidha. Akkasumas nyaataf yeroo oolan, albuuda gosa adda addaa waan qabaniif, fayyaaf barbaachisoodha.

Kopheen wantoota bu'uura jireenya dhala namaa keessaa isa tokkodha. Kopheen wanta dhalli namaa miilla isaatti godhatee deemudha. Kunis miidhagani yookiin bareedina keenyaf kan ooluufi miilla keenya gufuu adda addaa irraa ittisuuf gargaara.

Biyyoonni addunyaa irratti argaman adii fi gurraachi akka wal qixaatti akka ilaalaman kan godhan yeroo dhiyoodha,. Duratti gurraachonni akka garbaatti ilaalamu malee mirga wal qixxummaa hin qabani. Amma garuu kunoo warra adii waliin suuraa ka'u.

Iddoo kanatti namoota hedduutu argamaa jira. namoonni baay'een isaanii uffannaa adii uffatanii kan jiraniidha. baay'inni namoota kanaa kanaa ajaa'iba!namoonni kun iddoo abiddii wayii itti bobo'aan jirutti naanna'anii kan jiraniidha. akksuma gamoo naannoo kana jiru kun akkam guddaadha!

Mushurroota lamaan abbaa manaa fi haadha manaa uffata bareedaa halluun isaa gosa hedduu ta'e uffatanii qalbii namaa hawwatanii jiraniidha. Namoota kana duuba isaanii lubni kaabbaa gurraacha mataa isaa irraa qabu dhaabbachaa jira.

nama saalaan dhiira ta'e argaa jirra. Innis maqaan isaa nama Minilik lammaffaa jedhamuun beekkamudha. namni kun jaarraa kudha sagalaffaa keessa uummata weerraruun, duguuggaa sanyii geggeessuun kan mootii biyya Itoophiyaa ta'ee , uummata biyyattii gidiraa hamaan dararaa turedha.

Lafti qonnaa kun lafa baay'ee diriiraa hojii qonnaa addaa addaaf kan baay'ee mijatuudha. lafa diriiraa kan keessa bishaan jallisaa keessa jallisanii kan jiraniidha. bishaan kun madda isaa irra jallachuun karaa ykn sulula qonnaa kana keessa baafatee adeemaa kan jiruudha.

Dubartoonni lama taa'anii yemmuu waliigaltee mallatteessaa jiran . Duuba isaanitti namoonni shan dhaabbatanii yemmuu isaan mallatteessan ilaalaa jiru. keenyaa yookan giddaara manaa irratti suurri muummee ministira Itiyoophiyaa Dooktar Abiyyi Ahmadiifi pireezidaantii duraanii Saahilawarqi Zawudee fannifamee jira.

Nyaanni soorota yookiin wanta dhalli namaa guyyaa guyyaan beela ba'uuf afaaniin gara keessaatti fudhatudha. Nyaanni wanta dhalli namaa jiraachuuf yookiin jireenya isaa itti fufsiisuuf soorata guyyaa guyyaan nyaatamudha. Kana malees nyaanni albuuda baay'ee barbaachisaa ta'e kan ofkeessaa qabudha.

Namoota uffata adii walfakkaataa uffatanii baay'atanii dhaabachaa jiraniidha. namoonni Kun hundi isaanii huccuu halluu diimaa qabuun mudhii isaanii hidhatanii jiru. harka isaanitti ibsaa qabatanii mana fuuldura dhaabachaa jiru. namoonni Kun amantii gaggeessaa jiru.

Shamarri bareedduun shurrubba ishee halluun faayame gara duubatti gadi dhiistee uffata halluu gosa sadii qabu uffattii jirti. Fuuldura isheetti fincaa'aan laga guddicha Abbayyaa urrii kaasee gaara irraa gad darbatamaa jira.

nama barreefama dubbisaa jiru argaa jirra. Namni kun ammoo angahaa olaanaa biyya keenya kan biyya Itoopiyaati. Innis maqaan isaa obbo alqassillaasee jedhamuun nama beekkamudha. kunis peresedaantii yeroo ammaa kan ta'edha.

nama buna danfisaa jiru argaa jirra . Namni kunis saalaan dubara yoo taa'u mana keessatti namootaaf buna danfisaa kan jirtudha. Meeshaaleen buna ittiin danfisan akkasumas meeshaaleen biroo cinaa ishee kan jiranidha.

Oomishni midhaanii, oomisha dhalli namaa yookiin Qotee bultoonni roba gannaa yookiin jallisiitti gargaaramuun oomisha midhaan gosa adda addaa kanneen akka; boqqoolloo, garbuu, shumburaa, gaayyoo, xaafii, qamadii, misira, boloqqeefi kanneen biroo itti oomishamiidha.

Barreeffamni Afaan Amaaraan' mana maxxansa kuwiin oof Sheebaa ' jedhu barreeffamee jira. Kana malees, halluuwwan gadda addaa bifa coba bishaanittiin taa'anii jiru. Dabalattaan, odeeffannoo dabalataaf jalaan lakkoofsi bilbilaa kan manaa fi harkaa ni argamu.

Harmeen qinxaaboo garagaraa gurguraa jirti. Qinxaaboo kanneen akka barbaree, buna fi kan kana fakkaatan fa'atu argama. Harmeen rifeensa isheetti uffata marattee harka walirra naqattee taa'aa jirti. Balbala banaa jiru maddii maanguddoon tokko taa'anii jiru.

Hooggantoonni biyyaa namoota daanteettiifi beekumsa olaanaa qaban, kanneen biyya gaggeessuu yookiin hoogganuu danda'aniidha. Namoonni kunis, biyya tokko itti fufsiisuuf yookiin gara fuulduraatti ceesisuuf, namoota beekumsa gahaa yookiin beekumsa olaanaa qabaniidha.

Suuraa ijoollee durbaa sadii taatee mul'achaa jirtuudha. Ijoolleen durbaa kunneen rifeensa mataa isaanii filatanii ofi irra jigsanii jiru. Akkasumallee mataa isaanii jala hidhaa aadaan hidhatanii jiru. Ijoolleen kunneen uffata aadaa Oromoo Booranaa uffachaa jiru.

Dhugaatii lallaafaa halluuwwan sadi qabuudha. halluuwwan Isaa jalaa gara gubbaatti diimaa, magariisafi keelloodha gubbaa bilillee irraatti loomii addaan murame Kan dhugatiitti cuunfamutu Jira bililleen dhugaatii qabate jiru kun minjaala mukarraa hojjatame gubbaa Jira

Hooggantoonni biyyaa namoota daanteettiifi beekumsa olaanaa qaban, kanneen biyya gaggeessuu yookiin hoogganuu danda'aniidha. Namoonni kunis, biyya tokko itti fufsiisuuf yookiin gara fuulduraatti ceesisuuf, namoota beekumsa gahaa yookiin beekumsa olaanaa qabaniidha.

Namoonni ergaa waraqaa irratti barreessanii kan walitti ittiin qabsiifatan meeshaa kanaanidha. Waraqaalee qofaa osoo hin taane, mana ofii isaanii gaazexaan, suuraawwan adda addaa fi beeksisa yeroo maxxansan kanaan keenyan manaatti rukutu.

Shamarran dhedheeroo sadii ta'anii bifa miidhagaa fi hawwataa ta'een suuraa ka'aa jiran. Uffanni isaan uffatanii jiran halluu bifa adii fi daalacha kan dibameerudha. Bareedinni fuula isaanii fi qal'inni morma isaanii qalbii namaa harkisa.

Irreechi ayyaana galateeffnnaa guddaa ummata oromooti. Irreechi mallattoo tokkummaafi jaalalaati. Irreechi ayyaana yookiin aadaa Oromoo yeroo ganni caamee birraan bari'u, waaqayyoon kan Ganna dukkana keessaa gara ifaatti waan nu ceesifteef jedhanii waaqa itti galateeffataniidha.

Kophee dhiiraa miila bitaatti godhamee gabaaf akka ta'utti agarsiifamaa jiruudha. Kopheen kun halluu adii, gurraachaa fi halluu makaa biraa kan qabuudha. Akkasuamllee kophee fakkaattiima isa kanaa ta'e kan biraan cina isaatti harkaan qabamee jira.

Gabaan bakka yookiin iddoo namoonni waan gurguruu barbaadan itti gurguraniifi waan itti fayyadamuu barbaadan itti bitataniidha. Gabaan bakka yookiin iddoo dhalli namaa meeshaa yookiin mi'a itti waljijjiiraniidha. Gabaan bakka meeshaaleen ykn mi'i hundi itti argamuudha.

Namoonni uffata isaanii miicuuf yeroo hin qabne meeshaa yookiin maashinii uffata miicuu danda'uun uffata isaanii qulqulleeffachuu ni danda'u. Manni Laawundirii Assagid jedhamu kun maashinii uffata qulquleessu waan qabuuf beeksifachaa jira.

Geejjiba jechuun wanta dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti iddoo tokkoo gara iddoo birootti ittiin imaluudha. Konkolaatan gosa geejjibaa lafarraa keessaa tokko ta'ee, tajaajila geejjibaa guyyaa guyyaan dhala namaaf kenna.

Meeshaan kun, meeshaa manaa oomishoota tokko tokko ittiin baachuuf fayyaduu dha. Meeshaan kun maqaan isaa zanbiilii kan jedhamu yoo ta'u, yeroo baay'ee meeshaa gabaa bituuf namoonni itti fayyadamu. Meeshaan kun, marga biqiltuu furdaa meexxii jedhamu irraa qopha'a.

Ogeessonni fayyaa barnoota waggaa dheeraan booda gara hojiitti namoota dhufanidha. Ogeessonni fayyaa kunneen wal ta'anii yaalii fayyaa dhukkubsataa tokko irratti taasisaa jiru. Isaanis meeshaa ammayyaa kan eegumsa fayyaaf ooluun hojjetu.

Nyaanni soorata yookiin wanta dhalli namaa guyyaa guyyaan beela ba'uuf afaaniin gara keessaatti fudhatudha. Nyaanni wanta dhalli namaa jiraachuuf yookiin jireenya isaa itti fufsiisuuf soorata guyyaa guyyaan nyaatamudha. Kana malees nyaanni albuuda baay'ee barbaachisaa ta'e kan ofkeessaa qabudha.

Aadaan mallattoo ibsituu saba tokkooti. Aadaan mallattoo jiraachuu saba tokkoo kan agarsiistufi addunyyaatti dabarsitee waa'ee saba sanaa ibsituudha. Aadaan gosa baay'eetu jira. Isaan keessaa muraasni aadaa, uffannaa aadaa nyaataafi kan biroo.

Suuraa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Dirre Daawwaa kan ta'aan obbo Kadir Jawwaariidha. Obbo kadir rifeensa isaanii filatanii uffata adii uffatanii barcuma gurraacha irra ta'aa jiru. Fuula isaanii irraa mallattoo waa dhaggeeffachaa jiraachuu isaaniitu mul'ata.

Geejjiba jechuun wanta dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti iddoo tokkoo gara iddoo birootti ittiin imaluudha. Konkolaatan gosa geejjibaa lafarraa keessaa tokko ta'ee, tajaajila geejjibaa guyyaa guyyaan dhala namaaf kenna.

Nama qofaa isaa korojoo baatee lafa onaa gaara gidduuti mul'atu keessa deemaa jiruudha. Namichi kun harka kiisii isaa keessa godhatee naannoo wantoonni lafaa irraa addaatan keessa deema. Fuula namicha kanaa duratti garaan waaqaa halluu cuquliisa qabu ni mul'ata.

ijaarsa mana barumsaa fi karra isaa argaa kan jirrudha. Manni barumsichaa kan yuuniversiitiin ijaareefi hoogganu yoo ta'u maqaan isaa ammoo mana barumsa moodelii komuniitii yuuniversiitii salaalee kan jedhamudha. innis dallaa qorqoorroon marfamee jira.

Maatiin garaa hawaasaa keessaa tokko ta'ee, hawaasa xiqqaa yookin namoota Mana tokko keessaa waliin jiraataniidha. Maatiin Abbaa, haadha, ijoolleefi fira dhiyeenyaa, Mana tokko keessaa waliin jiraataniidha. Maatiin kunnis, namoota afaan tokko dubbataniidha.

Oomishni midhaanii, oomisha dhalli namaa yookiin Qotee bultoonni roba gannaa yookiin jallisiitti gargaaramuun oomisha midhaan gosa adda addaa kanneen akka; boqqoolloo, garbuu, shumburaa, gaayyoo, xaafii, qamadii, misira, boloqqeefi kanneen biroo itti oomishamiidha.

Dubartiin ulee qabattee dhaabbachaa jirti. Dubartiin kuni uffata aadaa Oromoo uffattee kan jirtuudha. Akkasumas, ija isheetin gara biraa ilaalaa jirti. Faaya mormaa, morma isheetti dirattee kan jirtuu fi matatti uffata hidhattee kan jirtuudha.

Kuduraafi muduraan gosa oomishaa keessaa tokko ta'anii, dhala namaatin yookiin qotee bulaadhan kan oomishamaniidha. Oomishni Kunis, tajaajila nyaataf kan oolaniifi nyaatarra darbanii gabaaf dhiyaachuun madda galii kan kennaniidha. Akkasumas nyaataf yeroo oolan, albuuda gosa adda addaa waan qabaniif, fayyaaf barbaachisoodha.

Asxaa Biiroo Fayyaa Oromiyaa kan ta'eedha. Asxaan kun danaa onnee irratti boocamee kan jiru yoo ta'u halluun booca kanaa cuquliisaafi diimaa ifaadha. Asxaan kun barreeffama qubee afaan Oromoo, Amaaraa fi Ingiliziin katabamee jira.

Fooxaan gosa uffataa kan namoonni yeroo baay'ee qorraaf itti fayyadamanidha. Keessumaa naannoo haalli qilleensaa isaa qorraaa ta'e keessatti bara durii namoonni baay'een itti fayyadamaa turan. Yeroo ammaa kana illee inuma jira

Kun gosa bineensa bosona keessa jiraatu yoo ta'u, maqaan isaa Arba jedhama. Arbi kun hojjaa fi hanga guddaa kan qabuudha. Bishaan ittiin dhuguu fi ittiin soorachuuf kan isa gargaaru qaama qumbii jedhamu ofirraa qaba.

Bosonni qabeenya uumamaa mukkeewwaniifi biqiltoota adda addaa of keessaa qabudha. Bosonni faayidaalee adda addaa dhala namaa dabalatee lubbuu qabeeyyii baay'eef kan kennuudha. Faayidaalee bosonaa keessaa muraasni; Mandhee yookin iddoo jireenya bineensotaati.

Qe'ee baadiyyaa mukkeen hedduun guutamee jiru. Muka ibsaa baatuu fi manneen jireenyaa qorqoorroo fi muka irraa ijaaramantu fuuldura kanatti argama. Fageenya irratti maasaa midhaan irraa haamamee fi sibiila guddaa humna ibsaa baatutu jira.

Dhugaatiin wanta dhangala'oo dhalli namaa dheebuu isaanii ba'uuf, afaaniin gara keessaatti fudhatan yookiin dhuganiidha. Gosoota dhugaatii keessaa tokko dhugaatii bishaaniti. Bishaan gosa dhugaatii keessaa isa jalqabaafi kanneen biroo irra kan barbaachisuudha.

Manneen jireenyaa waltarreetti ijaaramanii jiraniidha. manneen Kana gidduudhaan daandiin dhiphaan Kan jiru yoo ta'u biqiltoonni gaggabaaboon manneen Kan biratti ni argamu. manneen Kuni halluu diimaa Kan qaban yoo ta'u foddaawwan hedduus qabu.

Kitaabilee barnootaaf oolan gosa adda addaatu jira. Isaan keessaa kan barnoota Fiiziksii fi keemistirii afaan Ingiliffaan barraa'ee ni jira. Kitaabileen barnoota akka barattoonni akka irraa qayyabataniif qophaa'a. Innis ibsa yaadawwan adda addaa fi gaaffillee shaakalaa hedduu kan of keessaa qabuudha.

Mana jechuun bakka keessa jiraatanii fi bakka dawoo godhatanii keessa jiraatamudha. Manni jireenyaa kunis akkaataan haala ijaarsa isaa bakkaa bakkatti garaagarummaa qabaatus fayidaan isaa wal fakkaataadha. Manni balaa ilma namaatti dhufu ittisuuf nama gargaara.

Bineensi bosonaa kun, maqaan ishee qamalee jedhamtee waamamti. Qamaleen bineensa bosonaa sanyii jaldeessaa qabdu yoo ta'u, bineensi kun boca fuulaa fuula namaatti dhihaatu qabdi. Qamaleen harka isheetti waan nyaatamu qabattee nyaachaa jirti.

Mi'oota baay'ee kan halluun isaanii magariisaa fi keelloo ta'e laastikiin maramanii lafa jiru. Wantoonni kunneen kophee faana jalaa yemmuu ta'aan siree irratti gurguraman irra tuulamanii jiru. Wantootni akkanaa naannoo gabaa xixxiqqaatti baay'atu.

Namoonni baadiyaa irraa gara magaalaatti adeeman yeroo baay'ee geejjiba lafa irraa Fardeenii fi gaangeedhaan imalu. Harreen immoo ba'aawwan midhaan motoratti daakamuu fi kan gurguraman baachuudhaan nama tajaajilti. Namoonni kun gabaa adeemaa jiru.

Naannoo kanatti biqiltootni xixiqqoo ta'an lafa irra kan jiraniidha. Barjaa kana irratti fakkiin mataa namaa, dabbasaa fi areeda ofirraa qabu ni jira. Akkasumas, barjaa kana irratti barreeffamni afaan Amaariffaa fi Ingiliffaa ni jira.

namoota baayyatanii taa'aa jiran argaa jirra . namoonni kunneen kutaa manaa tokko keessatti walgahiirra kan jiran yoo ta'u injiiner taakkalaa uumaa itti gaafatamaa daandii baabura Itiyoo-Jibuutii yeroo ammaa kan ta'es isaan gidduutti argama.

Gabaan iddoo bittaaf gurgurtaan itti raawwatu yookiin itti gaggeeffamuudha. Gabaan iddoo yookiin bakka adeemsa waljijjiiraan meeshaalee adda addaa itti gaggeeffamuudha. Namni tokko waan tokko gurguruu yoo barbaade, gabaatti geessee gurgurata.

Beeksisni adeemsa dhaabbileen adda addaa oomisha isaanii gabaatti itti beeksifataniidha. Dhaabbileen adda addaa waa'ee oomisha isaanii gabaatti beeksifachuun, oomisha isaanii baay'inaan gurgurachuuf isaan gargaara. Akka hayyoonni Diinagdee jedhanitti, beeksifni ga'ee guddaa kan qabuudha.

Namoonni kun namoota hojii aartii addaa addaa hojjechaa ykn shubbisaa kan joranidha. namoonni kun namoota torban kan taa'aniidha. namoota torban kana keessa sadii ijoollee dubaraati. afur ammoo ijoollee shammarraniiti. ijoollee kun dabaraa kun uffannaan isaanii uffannaa aadaa kan ta`eedha.

Namoota gurguddaa lamaafi daa'imman xixxiqqaa lama walitti namoota afuriidha. namoonni Kuni daa'imman harka qabanii karaa irra deemaa jiru. daa'ima ishee tokko harka ishee qabanii lafarraa ol fuudhanii jiru. iddoon isaan itti argaman bosona keessaa iddoo mukkeen gurguddaan itti argamaniidha

Sirni waadaa galuu, sirna qaamni tokko kan biyya bulchus ta'uu danda'a, kan itti gaafatamummaan gaggeessummaa itti kenname yeroo qaama tajaajilu sanaaf waadaa dhuga qabeessa ta'e seenuuf jechuudha. Innis kan raawwatu, hawaasa fulduraatti harka ol kaasuuni.

Suuraa boca fannoo kan naannoo mataa isaatti biqilaan daraaraan isaa halluu adii itti hidhamee jiruudha. Fannoon kun muka bocuun kan irraa hojjetameedha. Daraaraan mataa fannoo kana irra jiru wiirtuu isaa keessaa baala daraaraa halluu diimaa qaba.

Dubartiin tokko maxxansa kana irratti faayidaa hanqaaquun fayyaa gogaa namaaf kennu haasa'aa jirti. Hanqaaquun faayidaa nyaataaf oolun alatti faayidaalee kan akka fayyaa gogaa fi rifeensaa eeguuf fayyadu qaba. Hanqaaquun, hamma pirootinii hedduu of keessaa qaba.

Fakkii dubroo maariyaamii. isheen daa'ima hammatee teessee jirti. namni biraa tokko immoo ishee dudduuba dhaabbatan. barreeffaamni macaafa qulqulluu keessaa fudhatame tokko caqasa Isaa wajjiin barreeffamee Jira duuba isaanitti kooti mul'ata. kuni kana inni ibsu ergaa Baga geessaniiti

Manni kun, mana baay'ee xiqqoo ta'e yoo ta'u, mana kana keesa meeshaaleen garaa garaa kan jiru yoo ta'u meeshaaleen biroos mana kana keessa ni jiru. Sireen sisirreeffman, kana jechuun sireen halkan irra rafamuu fi guyyaa immoo akka iddoo hin qabanneef sisirreefamus ni jira.

Kun, bakka qonnaati. Bakki qonnaa kun, heektaara hedduu yoo ta'u, kan irra facaafamee jiru midhaan xaafi dha. Xaafin midhaan Itoophiyaa keessatti bal'inaan facaafamu yoo ta'u, nyaata buddeen jedhamu qopheessuuf oola. Buddeenni nyaata Itoophiyaa keessatti bal'inaan nyaatamuu dha.

meeshaa maqaan isaa burcuqqoo jedhamuun beekkamudha. innis teessoo irra kaawwamee kan jiruufi baayyinni burcuqqichaa ammoo lama kan ta'edha. innis mana keenya keessatti fayidaa guddaa kan nuuf keedha. fayidaan isaa wantoota dhangala'aa ittiin dhuguuf kan nu gargaarudha.

Hagadaan shonkoraa akka madda humnaatti kan gargaarudha. Jirmaan kan wal horuu fi qola isaa irraattii quncisuu kan barbaadudha. Kana qofaa osoo hin taane gara waarshaa deemuudhaan shukkaaratti jiijjiiramuu ni danda'a.

Namoota baay'inni isaanii sadi ta'eedha namoonni Kuni lama dubartootaa yoo ta'an tokko dhiira. inni dhiira uffata gurraacha uffata. isaan dubartootaa garuu uffata adii uffatanii jiru. dubartiin tokko harka isheetti boorsaa qabattee jirti. duuba namoota kanaatti konkolaataan dhaabatee Jira.

Nyaanni soorota yookiin wanta dhalli namaa guyyaa guyyaan beela ba'uuf afaaniin gara keessaatti fudhatudha. Nyaanni wanta dhalli namaa jiraachuuf yookiin jireenya isaa itti fufsiisuuf soorata guyyaa guyyaan nyaatamudha. Kana malees nyaanni albuuda baay'ee barbaachisaa ta'e kan ofkeessaa qabudha.

Meeshaa ammayyaa samii keessa dhukaafamee deemaa jiruudha. Meeshaan kun cinaacha isaa irraa koochoo lama bitaafi mirgaa irraa qaba. Meeshaan kun ol fagaatee samii halluun isaa jijjiiramee cuquliisa ta'e keessa balali'aa jira.

Dubartiin kun uffata surree uffattee, mataa ishiitti immoo shaashii uffattee adeemaa jirti. Miira aarii yookiin boo'ichaa kan fakkaatu fuula isheerraa ni mul'ata. Bukkee daandii konkolaataa irra asii gadi imalaa jirti.

Asxaan kun, asxaa bulchiinsa magaalaa Finfinneeti. Asxaan bulchiinsa magaalaa finfinnee kun, dudduuba adii irratti kan hojjatame yoo ta'u, haalluuwwan diimaa, adii, cuquliisa fi fakkiilee biroos of irraa qaba. Magaalaan finfinnee, magaalaa guddoo biyya Itoophiyaa akkasumas akka heera biyyattiitti lafa mootummaa federaalaati.

Daagaa ijaaruu jechuun, lafa keessattuu naannoo baadiyyaa keessatti haalli teessuma isaa irraan gadee fi harama biyyeetiif salphaa ta'e, akka biyyeen haramee naannoo tokkoo gara naannoo biraa hin deemneef kan hawaasaan ijaaramudha.

nyaata nyaatamuuf qophaa'ee jiru argaa kan jirrudha. Innis kan maqaan isaa saanbusaa jedhamu kan midhaan qamasiifi missira irraa hojjatamuufi foon kan bu'aa loonii ta'an argaa jirra. kunis meeshaa irra kan jirudha.

Manni iddoo yookiin mandhee dhalli namaa Mukkeen adda addaa, dhoqqeefi dhagaa irraa ijaarachuun keessa jiraataniidha. Manni dhala namaaf waan baay'ee barbaachisaadha. Kunis, dhalli namaa qorraan akka hinmiidhamneefi akkasumas dhalli namaa bineensaan akka hinnyaatamneef baay'ee isaan gargaara.

Geejjiba jechuun wanta dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti iddoo tokkoo gara iddoo birootti ittiin imaluudha. Konkolaatan gosa geejjibaa lafarraa keessaa tokko ta'ee, tajaajila geejjibaa guyyaa guyyaan dhala namaaf kenna.

Kophee bifni Isaa cuquluisa ta'eefi koomeen Isaa gurraacha ta'eedha. iddoon kophee Kun irra taa'ee jiru halluu adii Kan qabuudha. kopheedhaan alaatti meeshaaleen Akka huccuu adiifi uffatawwan biroos ni jiru. iddoon Kun iddoo kopheefi wayaan itti gurguramuudha.

Suuraa asxaa kubbaa miilaa kan naannoo magaalaa Gondoriiti. Asxaan kun halluu gosa lama gurraachaa fi keelloo kan qabu yoo ta'u, boca fakkiilee adda addaati irra jira. Wiirtuu asxaa kanaa irratti suuraan gamoo boocamee jira.

Kopheen waanta miila namaatti keewwatamu yookaan immoo qaama namaa akka miidhagsuuf namoonni yeroo baayyee fayyadamanidha. Kopheen halluuwwan gosa addaa addaa kan qabu yoo ta'u, isaanis gurraacha, adii cuquliisa fi kanneen kana fakkaatan fa'aa.

Kophee ijoollee durbaa kan funyaan isaa qara minjaala halluu adii qabu irra kan ta'aa jiruudha.. Kopheen kun lama ta'anii kan jiran yoo ta'u inni tokko cinaachaan ciisee jira. Cina kophee kanaa biqilaan halluu magariisaa tokko jira.

Namoonni kun atileetota dubaraa kan tahaniidha. atileetonni kun ijoollee shamaraa ykn dubaraa duwwaadha. atileetonni kun uffannaan isaanii magariisa kan taheedha. atileetota kana dugda duubaan taappellaa wayiitu jira. atileetonni waandaa ykn geeba tokko tokko fudhatanii harkatti qabatanii kan jiraniidhaam!

Maatiin garaa hawaasaa keessaa tokko ta'ee, hawaasa xiqqaa yookin namoota Mana tokko keessaa waliin jiraataniidha. Maatiin Abbaa, haadha, ijoolleefi fira dhiyeenyaa, Mana tokko keessaa waliin jiraataniidha. Maatiin kunnis, namoota afaan tokko dubbataniidha.

Akka biyya keenyaatti haati warraafi abbaan warraa jaalala guddaafi walkabajuu dhaan wajjin jiraatu. Kana irraa ka'uudhaan ijoollee isaaniis jaalalaan guddifatu. Ijoolleen haala kanaan jaalala argaa guddatte immoo addunyaadhaaf waanta qarshiidhaan bituun hin danda'mne gumaachaati.

Namoota uffata aadaa uffatanii, bokkuu qabatanii, kuun dhaabbatan akkasumas kuun gadi jedhanii margaan bishaan tuttuqaniidha. warroonni dhaabbatan huccuu halluu adii qabu kanneen taa'anii Jiran immoo huccuu gurraacha uffatanii jiru. fuulduta isaanii bishaaniifi duuba isaanii bosonatu Jira.

Suuraa meeshaa safaraa kan laastikiin isaa keelloo ta'eedha. Meeshaan safaraa kun maramee saanduqa isaa keessatti ofi isaan deebi'a. Saanduqni meetira safaraa kun halluu keelloo, magariisaa fi diimaa cinaacha isaa irraa qaba.

Daagaa ijaaruu yookaan immoo daagaa qotuu jechuun, haala teessuma lafaa naannoo olka'iinsa qabanii irratti kan adeemsifamu yoo ta'u, innis fayidaan isaa biyyeen gaara kana gubbaa haala salphaa ta'een akka hin badneef gargaara.

nama saalaan dubara taate argaa kan jirrudha. isheenis walakkaa kan mul'achaa jirtu yoo taatu, gurra ishee irratti ammoo faaya godhattee faayicha agarsiisaa kan jirtudha. innis faaya baayyee miidhaguufi kan inni irraa hojjatame ammoo wanta gatii jabeesssa ta'e warqee irraati.

Dhugaatiin wanta dhangala'oo dhalli namaa dheebuu isaanii ba'uuf, afaaniin gara keessaatti fudhatan yookiin dhuganiidha. Gosoota dhugaatii keessaa tokko dhugaatii bishaaniti. Bishaan gosa dhugaatii keessaa isa jalqabaafi kanneen biroo irra kan barbaachisuudha. Dhugaatiin biroo immoo dhugaatii waarshalee keessatti oomishamaniidha.

Firiin kun, firii buna akaawwamee jiruu dha. Bunni akaawwame kun kana booda tumamuun meeshaa ittiin danfifamu keessa kaawwamee erga danfifamee booda ho'inni isaa qorrisiifamee dhugama. Bunni, dhugaatii lammiilee Itoophiyaa biratti guyyaa guyyaan dhugamuu dha.

Meeshaaleen elektirooniksii meeshaalee dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti, tajaajila adda addaa itti bahuudha. Dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti yookiin dalagaa guyyaa guyyaan dalagu keessatti, hojii isaa salphissuuf yookiin yeroo isaa qusachuuf meeshaalee kanatti gargaarama.

Meeshaa faayaa Kan mormatti godhatamuudha. Meeshaan Kun Kan hojjatame bifa fakkii onneetini. Halluuwwan sadi qaba. isaanis; diimaa magariisafi keelloodha. Halluun keelloon bifa urjii fakkaatuun jidduutti kan argamu yoo ta'u fakkiin biqiltuu odaa gidduu halluu keellotti halluu magariisaan argaman.

Dubartoonni walitti qabamanii taa'aa jiru. Isaan keessaa dubarri takka daa'ima xiqqoo sarbaa ishee irra kaa'attee taa'aa jieti. Gara harka mirgaa irratti argamtu gateettii irratti kutaa adii godhattee harka gara samiitti ol qabaa jirti.

Aadaan mallattoo ibsituu saba tokkooti. Aadaan mallattoo jiraachuu saba tokkoo kan agarsiistufi addunyyaatti dabarsitee waa'ee saba sanaa ibsituudha. Aadaan gosa baay'eetu jira. Isaan keessaa muraasni aadaa, uffannaa aadaa nyaataafi kan biroo.

Waldoota kiristaanaa baay'ee keessatti yeroo lallabaa afaan lamaa fi sanaa ol fayyadamuun waan baramaa ta'edha. Keessattuu naannoo magaalotaa bakka namoonni afaan garaagaraa dubbatan jiranitti waan kana fayyadamuun yaada baay'ee dinqiidha.

Sangoonni qalamanii gogaan irraa kaacha'e fannifamanii jiru. Jalaan barreeffamni 'foon beelladoota biyya alaatti ergaman irraa doolaarri kuma shantamii afurii ol argamee jira' kan jedhu qalama diimaadhaan barreeffamee jira. Foon gogaan irraa qunca'e sibiila irratti fannifamanii jiru.

Barjaa barreeffama qubee afaan Amaaraan irratti barreeffamee jiruudha. Barjaa kana irra suuraa gosoota geejjibaa ammayyaa kan akka konkolaataa manaa fi dhoqodhoqqeetu jira. Barjaan kun killaa mana qorqorroon ijaarame irratti maxxanee jira.

karra mooraa yuuniversiitii finfinneeti. bakki kun mooraa barnootaa yoo ta'u innis akka biyyattiitti yookaan akka Itoopiyaatti yuunuversiitii jalqaba irratti banamedha. karri kunis karra kaampaasii guddicha kan mooraa sidist kilootti argamudha.

Dhiiraa fi dubartoota uffata amantaa uffatanii jiraniidha. Dubartiin takka ija ishee dunuunfattee kan jirtu yoo ta'u isheen takka immoo dalgatti ilaalaa jirti. Mucaan tokko immoo hidhii isaa banee ilkaan isaa xiqqoodhuma agarsiisaa as ilaalaa jira.

Dubartoota lama kan waliin suuraa ka'uuf dhaabbatanii jiranidha. Isaan lamaanuu uffata gurraacha gabaabaa jilbaa olitti hafu uffatanii jiru. Isheen tokko gatiittii ishee biroo irratti gadi hirkattee jirti. Lachan isaaniituu seeqaa kan jiranidha.

Lafti kun bakka uumamaa namatti tolu qabdii Iddoon kun bakka haroon uumamaa lafa cicitaa of keessaa qabu kan qabudha. Haroon kun daawwannaaf ooluun sammuu namootaa kan bohaarsudha. Gaarreenii fi garaan waaqaa achiis namatti tolu!

Kuduraa karaa cinaa jiru argaa jirra. Innis kan maqaan isaa raafuu jedhamuun beekkamudha. Raafuun kun ammoo gosoota biqiltoota nyaataaf oolan keessaa isa tokko yoo ta'u, bakka kana kan jiru ammoo gurguramuufi.

Manni iddoo yookiin bakka jireenya dhala namaati. Manni Mandhee yookiin godoo dhalli namaa ijaaratee keessa jiraatudha. Manni Kunis waantootni irraa ijaaramuufi akkaataan ijaarsa isaa garaagara. Manni muka, dhagaafi kan kana fakkaatan irraa ijaarama.

Meeshaa mana keessatti itti fayyadamnu kan maqaan isaa weessoo jedhamuun beekkamuufi weessoon kun ammoo buqqee fi migira irraa kan hojjatamedha. Innis aannan itti raafuun dhadhaafi baaduu gar gar baasuuf kan nu tajaajiludha.

Dibataalee gosoota adda addaatu qaruura keessaan mul'ata. Isaaniis faayidaa hedduu qabu. Fakkeenyaaf, fuula, miilafi harka dibachuuf ni oolu. Kana malees, saamunaa dhangala'oon qaaman dhiqatan as keessatti ni argama. Qaama namaa laaffisuufi fayyummaa gogaa eeguuf ni tajaajilu.

Qamadiin gosa midhaan qotee bulaan oomishu keessaa tokko ta'ee, waqtii bonaa figannaatti kan faca'ee oomishamuu danda'udha. Namichi kuffiyya uffatee keessa taa'aa jiru kuni bifa Artistiitiin yoo ta'u, akka daawwannaatti nama achi deemeerudha.

Hundee diimaa maasaa irraa buqqifamee gurgurtaa yookan hojjachuuf qophaa'e. Hundee diimaan gosoota biqiltuu kuduraa jalatti ramadama. Hundee diimaa baay'inni isaanii sadii ta'efi isaan keessa tokko buruqee jira. Halluu diimaa waan qabuuf hundee diimaa jedhame.

Isaan kun shamarran gareen ta'uudhaan waliin shubbisaa jiraniidha. Shamarran kunneen uffata aadaa wal fakkaataa uffatanii jiru. Rifeensa isaanii haala wal fakkaataan dhahatanii jiru. Gaachanaafi shimala harkatti qabatanii, toora galanii waliin shubbisaa jiru.

Kuduraafi muduraan gosa oomishaa keessaa tokko ta'anii, dhala namaatin yookiin Qotee bulaadhan kan oomishamaniidha. Oomishni Kunis, tajaajila nyaataf kan oolaniifi nyaatarra darbanii gabaaf dhiyaachuun madda galii kan kennaniidha. Akkasumas nyaataf yeroo oolan, albuuda gosa adda addaa waan qabaniif, fayyaaf barbaachisoodha.

Lafti kuni Siiraamikiidhan hojjatamee kan xumurame yoo ta'u bifa hawwataa kan qabuudha. Gubbaa siiraamikii kana irratti uleen dheeraan boca fal'aana fakkaatu qabu ni argama. Mukni dheeran kuni Siiraamikii kana irratti ciisee lafa jira.

Namni kuni maqaan isaa Hayila Sillaasee jedhama. Bifni dabbasaa mataa isaa gurraacha kan ta'eedha. Areeda ni qaba. Gurri isaa gara tokkoo, kan mul'atuu fi kan gara tokkoo immoo kan hin mul'anneedha.

Alaaban mallattoo biyyuummaa biyya tokkooti. Alaabaan mallattoo eenyummaa yookiin birmaadummaa biyya tokkoo kan bakka buutuuf ibsituudha. Alaaban faajjii yookiin maallattoo bilisuummaafi birmaadummaa biyya tokkoo kan bakka buutuudha. Biyya tokko biyya kan jechisisuu alaabadha.

Gabaa keessatti namicha ofirra taa'ee meeshaa gaafachaa jiru, harmee kuduraalee fi biqiltuu adda addaa qabattee gabaa keessa teeessu fi akkasumas maanguddoowwan gabaa keessa taa'anii biqiltuu gurguraa jirantu suura irratti argama.

suuraa kana irratti kan arginu kun dubartii jabduufi onnattuu aadde adaanech abeebee kan jedhamtudha. yeroo kana haasaa taasisuutti kan jirtu yoo taatu dubartiin kun dubartii namoota hedduudhaaf fakkeenya ta'uu dandeessudha.

Yeroo ammaa kanatti sababa faalamni qilleensaa sadarkaa addunyaatti dabalaa dhufeef yeroo dhiyoo asitti sagantaan haaraan tokko kan konkolaattotaa qofaatti hojiirra ooleera. Innis konkolaataa humna elektiriikiin hojjatuu fi kan naannoo hin faalledha.

Manni kun baay'ee miidhagaa fi bareedaa taheedha. manni kun qorqorroon isaa qorqorroo adaamaa kan taheedha. qorqorroon kun ammoo diimaa qorqorroo warra kaan irraa adda kan taheedha. manni kun dallaan isaa gibbii dhagaadhaan ijaaramee kan jiruudha. gibbi kana irra suuraa bareedaa qabaam!

Kun, buna qalaa dha. Buna qalaan nyaata yoo ta'u, buna, dhadhaa, zayita, ashaboo fi wantoota biroo irraa kan qophaa'u yoo ta'u, nyaata aadaa Oromoo keessaa isa tokkoo dha. Buna qalaan ,meeshaa suphee irraa irraa hojjatame keessatti hojjatama.

Namootni sirba aadaa sirbaa jiru. Duuba namoota kanaatti mukkeen kan jiraniidha. Namootni kunneen uffata gosa garagaraa uffatanii kan jiranii fi gaaddidduun isaanii kan jiruudha. Ulee harka isaanitii kan qabaniidha. Uffata haalluu garagaraa uffatanii jiru.

Hiriyyoonni wal jaalatan ganamaan ka'anii fuula " facebook" isaanii irratti daraaraa waliif erganii nagaa bultii wal gaafatu. Daraaraan akkasii yeroo eebbaa fi cidhaas waliif ergamuu kan danda'udha. Bifa miidhagaa qaba!

Weelluun yookin shubbifni gosa aartii keessaa tokko ta'ee, guddina aadaa biyya tokkoof akkasumas eenyummaa saba tokkoo addunyyaatti beeksisuuf gahee olaanaa qaba. Weelluun gosa artii keessaa wanta miira namootaa kakaasuufi gammachuu namatti uummudha.

Suuraa namaa kan harka isaa mirgaan sibiila waancaa fakkaatu qabee jiruudha. Namichi kun rifeensi areeda isaa irraa arriidha. Akkasumallee namichi kun uffata halluu gurraachaa mataatti uffatee xiyyeeffatee waa ilaalaa jira.

Dargaggoonni kophee bocaa fi bifa adda addaa qabu bitanii kaawwachuu jaalatu. Kopheen kun koomee duubni isaa ol ka'aa kan qabudha. Irri keessisaa uffata jabaa irraa kan tolfamee jirudha. Jalli isaammoo adiidha.

Manni iddoo yookiin mandhee dhalli namaa Mukkeen adda addaa, dhoqqeefi dhagaa irraa ijaarachuun keessa jiraataniidha. Manni dhala namaaf waan baay'ee barbaachisaadha. Kunis, dhalli namaa qorraan akka hinmiidhamneefi akkasumas dhalli namaa bineensaan akka hinnyaatamneef baay'ee isaan gargaara.

Barreeffamni 'Gidduu gala galtee fi tajaajila qonnas Biiftuu Salaalee ' jedhu Afaan Oromoo fi Afaan Amaariffaan barreeffamee jira. Cufaan fooddaa qorqoorroo irratti hirkatee jira. Fooddaa magariisni cufamee jira. Harki nama dhaabbatee harkaan qorqoorroo qabatee jira.

Dhaabbata simintoo oomishaa jiru. Manneeni fi karaa aarri ittiin gara alaa ba'u mul'achaa jira. Mana gubbaa irratti kontiinarri halluu cuquliisaa ni jira. Samiin duumessa yookiin urriin guutamee jira. Lafa irratti caccabaan ni jira.

Biqiloota lafaa baalli isaanii haalaan lalisaa magariisa ta'ee jiruudha. Biqiloonni kunneen daraaraa kan qaban yoo ta'u daraaraan isaanii halluu keelloo bareedduu ta'e qaba. Biqiloonni kunneen walitti gobbatanii baayinaan marganii jiru.

Shamarree magaala lookoo dheertuu uffata gurraacha gabaabduu sarbaa isheerratti hafu hidhattee do'ii faashinaa irratti agarsiisaa jirti. Kana malees, Morma ishee irratti amartii albuuda meetii irraa tolfame kan hangaan guddaa keewwattee jirti.

Kophe halluun isaa gurraachafi adii ta'e argaa kan jirruufi innis kophee uffata irraa hojjatamudha. Yeroo baayyee namoonni ispoortii hojjatan kaawwachuu kan filatanidha. Namoonni kaanis ni kaawwatu. innis teessoo irra taa'ee kan jirudha.

namoota baayatanii wal wajjin shaakala ispoortii irra jiranidha. isaanis dirree shaakalaa irratti qaama isaanii ho'isachaa kan jiranidha. kunis dorgommii ispoortii gara fuulduraa isaan eeggatuuf kan isaan qopheessudha. Dhiironnis dubartoonnis jiru.

Mana kuusaa meeshaalee gosa gara garaa kan ta'ee fi keessumaa meeshaalee kunniin harka namaan migira irraa kan hojjatamanidha. Innis gurguramuuf dukkaana keessatti argamaa kan jirudha. Isaanis kanneen akka gundoo fi kanneen biroodha.

Daa'imman garaa qulqulluu waan qabaniif, jaalalaa fi tokkummaadhaan jiraachuu beeku! Ijoollonni kun lamaan walitti maramanii jiru. Innis baay'ee wal yaadanii waan jiraniif, miira gammachuudhaan walitti marmanii wal dubbisaa kan jiranidha.

Faayyi meeshaalee miidhaginaa gatii qaalitiin bitamuufi albuuda gatii qaalii irraa hojjatamuudha. Faayyi meeshaalee miidhaginaa, dhalli namaa simboo yookiin miidhagina isaanii dabaluuf, gatii qaalitiin bitanii qaama isaanitti qodhatanii deemaniidha. Faayyi Kunis; faaya mormaa, kan harkaa, kan gurraafi kan kana fakkataniidha.

Zayitni dibataa gosa dibataa kan qaruuraa gosa adda addaa keessatti saamsamuun gabaaf dhiyaatu tokko tokko qodaa pilaastikaa keessa yoo taa'u, kaan immoo qaruuraa gara biraati. Inni dhangala'aan kunis gogaaf gaariidha.

Namni siyaasaa kun, maqaan ishee Aaddee Saahilawarq Zawidee jedhamti. Aaddee Saahilawarq Zawdee pireezidantii Itoophiyaa ta'uun kan tajaajilan yoo ta'an, baroota darban keessa Itoophiyaa bakka bu'uun akka dippiloomaatiitti dhaabbata hedduu keessatti biyya isaanii tajaajilaniiru.

Balbala guddaa fi seena qabeessa yuunivarsiitii Finfinneeti. Siidaan leencota lamaa balbala gubbaa jira. Kana malees, dhaabaan alaabaan itti fannifamu sadii dhaabatanii jiru. Balbala keessan namoonni adeemaa jira. Mooraan Yuunivarsiitiin Finfinnee mukkeen gurguddaa qabaachuun beekama.

Maqaan saamunaa kanaa meediikaam yemmuu jedhamu innis qaama fi fuula ittiin dhiqachuuf kan tajaajiluudha. Innis fuula dhibee adda addaan miidhame fayyisuuf kan ooludha. Kana malees, foolii bareedaa hedduu nama hawwatu addaa qaba.

Kun, oomishaalee qonnaa nyaataf oolan garaa garaa daandii cinaatti lafa irra afamanii gurguramaa jiranii dha. Kuduraalee fi muduraaleen kunneen kan akka:qullubbii adii, qullubbii diimaa, moosee, zinjibila fi kanneen biroo yoo ta'an ,faayidaa hedduu qaama namaaf qabu.

Ijoollen mana keessatti walitti qabamanii kan jiraniidha. Ijoollen hedduun isaanii kolfaa jiru. Manni ijoollen keessa jiran foddaa lama kan qabuu fi foddaan lachuu banaa kan ta'aniidha. Kitaaboleen barattoota fuuldura teessoo irra jira.

Gabaan iddoo bittaaf gurgurtaan itti raawwatu yookiin itti gaggeeffamuudha. Gabaan iddoo yookiin bakka adeemsa waljijjiiraan meeshaalee adda addaa itti gaggeeffamuudha. Namni tokko waan tokko gurguruu yoo barbaade, gabaatti geessee gurgurata.

Simbirri gosoota allaattii keessaa tokko ta'ee, damee mukaa fi mukkeen adda addaa irra kan jiraatanidha. Simbirri damee mukaa irra kan jiraatanii fi ilmaan isaanii gooboo keessatti kan yaasisanidha. Hammaanis garaagarummaa qabu.

Nama guddaa lukkuu baay'ee ulee isaatti fannisee gabaatti geessaa jiruudha. Namichi magaalli dheeraan kun mataa isaatti shaashii maratee daandii irra deemaa jira. Naannoo namicha kanaa manneen gosa garaa garaatu jira.

Teessoo barattoonni irra taa'anii baratan alatti kan guuramee jirudha. Ijoollenis baatani gara daree barnootaa geessanii galchuutti jiru. Kun qofaa ol baachuuf yaalu, tokko ammoo barsiisaa isaa waliin baatee geessutti jira.

Boqqolloon nyaata baay'ee jaalatamaadha. Nyaanni kun keessumaa naannoo baadiyyaatti iddoo guddaa qabaachuudhaan beekama. Sababni isaas naannoo kanatti baay'inaan waanta oomishamuuf madda nyaataa baay'ee jaalatamaadha. Boqqolloon warshaalee keessattis bu'a qabeessummaan isaa dabalaa dhufeera. Gosoota nyaataa hedduutu achitti irraa hojjetama.

Jeedalli diimtuun halkaniin adamsaa jiru. Jeedalli diimtuun bineensa bosonaa paarkii biyyoolessaa gaarreen baalee keessatti argamaniidha. Isaanis bineensota bosonaa balaan baduu mudate keessaa warreen addaa duree irratti argamaniidha. Naanna'aa isaanitti dimismisaa'ee jira.

Magaalaan tokko baay'ina konkolaataa qabduun guddinni magaalaa ishii murtaa'uu ni danda'a. Daandii kana irra konkolaataa nama dhuunfaa, kan namoota danuu baatu cinaatti goree dhaabbatuu fi namoota daandii irra socho'an argina.

Teessoo namni irra taa'udha. teessoon Kuni tajaajila inni kennu keessaa tokko irra taa'dha. halluun teessoo kanaa gurraacha Kan ta'eedha. teessoon Kun miila afur Kan qabu yoo ta'u waan dugdaan itti hirkatanis ni qaba.

Mana gamoo guddaa darbii sadii qabuudha. Mana kana ulaa isaa dura daa'imman lamatu taphachaa jira. Manni kun qalama gosa garaa garaan dibamee baay'ee bareedee jira. Naannoo mana kanaa biqiloonni magariisni muraasni jiru.

Barruuleen kun akka ajaa'ibaa bareeddi!barruuleen kanatti yaaddannoo addaa addaa kan ittiin qabataniidha. barruu baruulee babbareedduun kun sadii taatee kan jiruudhamoo? barruuleen kun bifti isaa cuquliisa baay'ee bareeddu u kan taateedhaam!barruuleen kun sibiilan kan walitti qabatee kan jiruudha.

Geejjiba jechuun wanta dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti iddoo tokkoo gara iddoo birootti ittiin imaluudha. Konkolaatan gosa geejjibaa lafarraa keessaa tokko ta'ee, tajaajila geejjibaa guyyaa guyyaan dhala namaaf kenna.

Manneen jireenyaa tarree galanii ijaaramaantu mul'achaa jira. Manneen kunneen hundi isaanituu kara alaan halluu bifa tokko qabu dibamanii jiru. Fuuldura manneenii kanneenitti abaaboowwan yookan biqiltuu magariisni mooraa yookan oddoo bareechan ni jiru.

Bakki kun, bakka qonnaa lafa baay'ee bal'aa ta'e irra jiruu dha. Boqoolloon kun margee, dheeratee kan jiru yoo ta'u, boqqoolloon akka nyaataatti nama fayyada. Biqiltuun boqqoolloo yeroo hedduu naannoo qilleensa badda daree qabu keessatti marga yokin guddata.

Namoonni kun namoota hojii aartii hojjechaa kan jiraniidha. akkasumas namoonnii kun namoota torban taa'anii hojii aartii hojjechaa kan jiranidha. namoota hojii aartii hojjechaa jiran keessaa afur dhiiraa kan ta'aniidha. sadii ammoo shamarran namoota ta'anidha. uffannaan isaanii kun adda kan taheedha.

Manni barumsaa burqaa beekumsaa fi muuxannoo dhala namaati. Manni barumsaa kun barattoota ulaagaalee barnootaa guutanii barachaa jiran kan qabudha. Hundi isaanii uffata dambii mana barumsichaa uffatanii, baruulee isaanii of jala kaa'anii jiru.

Yaabala baqattoota hedduu feetee geejjibaa yookan imalaa jirtu. Namoonni lakkoofsaan hammana jechujn ulfaatutu yaabala irratti mul'achaa jira. Fiixeen yaabalitti halluu cuquliisa dibameera. Kana malees, garba yaabalittii irra deemaa jirtu qarruu fi qulqulluudha.

Maatiin mana tokko keessa jiraatan maatii tokkummaa qaban ta'uu qabu. Namoonni kunneen abbaa, haadha fi daa'ima durbaa tokko yoo ta'an, hundi isaanii uffata aadaa uffata aadaa uffatanii jiru. Daa'imni isaanii teessee argamti.

Tajaajila barnoota gaarii kennuuf manni barumsaa sirriitti tamsa'uu ni qaba. Barsiisaan kun mana dhiyoo ijaarame keessatti barattoota kan barsiisaa jiru yoo ta'u, isaanis walitti galagalanii barachaa jiru. Fedhii guddaa barnootaaf qabu.

Asitti kan arginu kabajamoo ministeera muummee Itiyoophiyaa Doocter Abiyyi Ahimad Alii yeroo ta'an paarkii Industirii Moojootti argamuun daawwannaa akka taasisan nutti agarsiisa. Dabalataan dudduuba isaanitti gamoo bareedaa halluu adii dibame argina.

Ispoortiin sochii qaamaa dhalli namaa guyyaa guyyaan dirree irratti godhaniidha. Gosoota ispoortii baay'eetu jira. Isaan keessaa muraasni tapha kubbaa miillaati. Taphni kubbaa miillaa tapha garee faallaa lama gidduutti taasifamuudha. Waldorgommiin kan jalqabe Awuroopaatti.

Kophee bifti daalacha fi ol fageenya qabu kan dhiiraatu fakkii irra jira. Innis kan hojjatamu gogaa loonii fi wantoota gargaraa irraayi. Jalli isaa ilkaan gurguddaa nama hin mucuceessina qaba. Kophee miila tokko qofatu asirra jira.

Manni nyaataafi dhugaatii giddu gala yookiin iddoo taajilli nyaataafi dhugaatii itti kennamu yookiin itti gurguramuudha. Manni nyaataafi dhugaatii iddoo namoonni dhunfanis ta'ee hiriyyaa isaanii waliin maallaqa isaanii fayyadamuun tajaajila kana itti argataniidha.

Dhugaatiin wanta dhangala'oo dhalli namaa dheebuu isaanii ba'uuf, afaaniin gara keessaatti fudhatan yookiin dhuganiidha. Gosoota dhugaatii keessaa tokko dhugaatii bishaaniti. Bishaan gosa dhugaatii keessaa isa jalqabaafi kanneen biroo irra kan barbaachisuudha. Dhugaatiin biroo immoo dhugaatii waarshalee keessatti oomishamaniidha.

Dinnichaan wontoota dhalli namaa sooratu yoo ta'u dhala namaatiif faayidaa heddu qaba. Akka fakkeenyaatti anniisaa qamaa keenyaa ni kenna. Dinnichaan lafa jelaa baafama. Dinnichaan ga'uudhaaf ji'a lamaa hanga sadii itti fudhachuu danda'a.

Kopheen dhiirotaa waantota danuu irraa tolfamuu ni danda'a. Kopheen as jiru kun gogaa irraa kan tolfamu yoo ta'u, bifa gurraacha kan qabudha. Kopheen kun biyyoodhaan xuraa'uu waan danda'uuf, dibata barbaada.

Hojii ijaarsaa keessatti meeshaan ittiin dhimma bahatan hedduun jiraatus. Kan simmintoo bukeessuudhaaf fayyadu konkolaataan tokko jira. Konkolaataan kun maashina isa irratti fe'amee jiruun si'a tokkotti simmintoo kumtaala hedduu bukeedsuu danda'a. Kun immoo hojiin ijaarsaa akka saffisu gochuu danda'a.

Kitaabni kun kitaaba Afaan Oromoon barreeffamee jirudha. kitaabni kun maqaan isaa sabboonummaa Oromoo kan jedhudha. akkasumallee qola kitaaba kanaa irratti wanti amma jiru kun ykn fakkii kaafamee jiru qaawwee kan taheedha. kitaabni kun gadaa qeerroo jedha. barreessaan kitaaba kanaa Shallamaa Kabbeedha.

Konkolaataa ammayyaa tajaajila geejjibaa hawaasaaf kennu mukkeen jala dhaabbatee jira. Konkolaataan kun halluu bifa lama qaba. Isaanis adii fi halluu gara diimaatti dhiyaatudha. Baay'inaan halluu adiitu dhuunfatee jira. Keessattuu gara gubbaatiin halluu adiitu dibamee jira.

suuraa kana irratti lukkuuwwan ja'a ni argamu. isaan keessaa immoo shan dhaltuu yoo taatu, kan hafe tokko immoo kormaadha. lukkuuwwan warri dhaltuu halluu diimaa kan qaban yoo ta'u, inni kormaa immoo adiidha.

Magaalan iddoo yookiin bakka namoonni baay'inaan jiraataniidha. Magaalan bakka taajajilootni hawwaasummaa kanneen akka; bishaan qulqulluu, ibsaa, daandiifi geejjiba, taajajila fayyaa, Mana baruumsaafi kanneen kana fakkatan guutamanii argamaniidha. Magaalan iddoo baay'ee jireenyaf mijattuu taateedha.

maatii wal wajjiin jiran argaa jirra . Maatiin kun ammoo gammadoo yoo ta'an kolfaa kan jiraniifi uffata aadaa kan halluun isaa adii ta'e uffatanii kan jiranidha. baayyinni isaanii namoota afuridha.

Namoonni hedduun hojii hojjachaa jiran kun, hawaasa naannoo misooma waliinii naannoo isaanif waliin hojjachaa jiranii dha. Namoonni kunneen dhiiraa fi dubaraan baay'inaan walitti qabamanii daagaa lafaa biyyeen bishaaniin akka hin haramne hojjachaa jiru.

Cinaa daandii misoomaaf diigamee reefu ijaaramaa jiru irra namoonni imalaa jiru. Daandichi dhukkeen kan guutame yemmuu ta'u ijaarsi taasifamaafii jira. Utubaawwan baaxii gamoo qabanii dhabatan ni jiru. Fageenya irratti konkolaataan daandii sirreessaa jira.

Namoota lamatu fiigicha irra jira. Kan fuuldura fiigaa jiru dhalataa lammii Itiyoophiyyaati. Huccuu isaanii irra haalluu diimaa, keelloo fi magariisa fa'atu argama. Namichi duubarra fiigaa jiru kan fuuldura fiigaa jiru irra dheerinaan ni caala.

Manni nyaataa giddu gala yookiin iddoo dhalli namaa taajila nyaataafi dhugaatii itti argatuudha. Manni nyaataa iddoo yookiin bakka namoonni maallaqa isaanii fayyadamuun nyaataa gosa addaa addaa dhunfanis ta'ee hiriyyaa isaanii waliin itti fayyadamaniidha.

Mucaa daa'ima meeshaa wantoota adda addaa ittiin fe'uuf nama tajaajilu qabee dhaabbachaa jiruudha. Mucaan kun naannoo konkolaattota moofaa caccabanii jiranii dhaabbachaa jira. Meeshaan mucaan kun baatu golollee xixiqqaa lama qaba.

Dubartiin kun gootittii fi atileetii beekamtuu Itiyoophiyaa Komishinar Daraartuu Tulluuti. Atileet Daraartuun fiigicha dheerina garaa garaa irratti injifannoo galmeessuudhaan biyya isheetiif medaaliyaa hedduu argamsiisaa kan turteedha. Atileet Daraartuun haasaa taasisaa jirti.

Kuduraa ooyiruu irratti argamu argaa jirra . Innis maqaan isaa raafuu maramaa jedhamuun kan beekkamudha. Yeroo ammaa kana reefu guddina irra kan jiruufi nyaataaf kan hin geenyedha. Lafa bal'aarratti argama.

Gabaan bakka yookiin iddoo namoonni waan gurguruu barbaadan itti gurguraniifi waan itti fayyadamuu barbaadan itti bitataniidha. Gabaan bakka yookiin iddoo dhalli namaa meeshaa yookiin mi'a itti waljijjiiraniidha. Gabaan bakka meeshaaleen ykn mi'i hundi itti argamuudha.

Dubartii jimaa gurguraa jirtu. jimaan gosa biqiltuu kan baalli isaa nyaataaf ooludha. Gosti biqiltuu kanaa naannoo Harargee keessatti baay'inaan kan oomishamudha. Biqiltuun ku akka si'eessituutti kan gargaarudha. Maddi dinagdee uummata Harargee oomisha biqiltuu kanarraatti kan hundaa'edha.

Addunyaan kun bakkeewwan haala qilleensa baramaa garaa garaa qabaachuudhaan beekamtudha. Namoonni kunneen lafa gammoojjii margi isaa garmalee goge keessaa kan adeemaa jiranidha. Kunis sababa hanqina rooba biyya sana mudatuun kan taasifamudha.

Kuni alaabaa mootummaa naannoo Gaambeellati. Alaabaa kana gidduu fakkiin urjii ni jira. Akkasumas, alaaban kuni haalluu magariisa, adii fi diimaa kan of irraa qabuudha. Barreeffamni afaan Ingiliffaa alaabaa kana irra ni jira.

Dubartii Oromoo daabee ishee shaa shambaa gootee sirba aadaa Oromoo kan Harargee taphachaa akka jirtuudhaa. Sirbaa aadaa Oromoo kan Harargee kuni Shaggooyyee jedhama. Uffata aadaa Oromootifii callee morma isheerratiin faayamtee kan jirtuudha.

Dargaggoonni fi shamarran uffata aadaa Oromoo naannoo faayamanii jiru. Walumaagalatti namoota torba yemmuu ta'an isaan keessaa sadi shamarran warreen hafan arfan immoo dhiira. Shamarran sadanuu uffata aadaa naannoo Arsii uffatanii jiru. Manni isaan keessa jiran nooraa adii dibamee jira.

Lafa qonnaa argaa jirra . Innis oomishni midhaanii kan iratti argamuufi midhaanichis maqaan isaa boqqoolloo jehdamuun kan beekkamudha. Boqqolloon kunis nyaataaf kan oolu yoo ta'u yeroo ammaa kana ammoo ooyiruu irratti argama.

Inni suuraa irratti muldhatu kun sheeka. Uffata amantii islaamaa uffatee jira. Uffata kana namoota sagadutu uffata. uffanni kun sirritti kan uffatamu guyyaa akka jimaataati. keessattu yeroo gara masjiidaa deeman namoonni siritti uffatu.

Namoota taa'anii jiraniifi nama tokko Kan dhaabbatee jiruudha. warreen taa'anii Jiran barattoota yoo ta'an inni dhaabbattu immoo barsiisaadha. wayyaan adiin barsiisaan uffatee jiru uffata seeraa barsiisotaati. barsiisaan dhaabbatee gabatee gurraacha irratti barreessaa Jira.

Dubartoota qullubbii diimaa irraa qola isaa quncisaa jiran. Dubartoonni kunneenis uffataan rifeensa mataa isaanii haguuggatanii hojjechaa kan jiranidha. Gosti qullubbii kanaa ittoo mi'aawaa ta'e qopheessuuf kan gargaarudha. Qullubbii kanas saayinaa halluu keelloo fi diimaatti naqaa kan jiranidha.

Mucaa dheeraa bifaan adiin harka isaa tokko gadi dhiisee harka isaa biroo kiisii kootii isaa keessa kaa'ee dhaabbachaa jira. Gubbaan kootii gurraachaa keewwatee yemmuu jiru jalaan immoi kofoo bifti isaa gara cuquliisatti dhiyaatu uffatee jira.

Bakka gubaa ayyaana argamuu fannoo kan magaalaa Finfinnee keessaa naannoo marfata masqalaatti geggeeffamuudha. Naannoo kanatti namoonni baay'ee uffata adii uffatanii ibidda kabaja ayyaanaaf jecha muka gogaafi jiidhatti boba'ee gubaa jirutti marsanii jiru.

Kopheen miilaa kun, kophee haalluu gurraacha qabuu fi jalli isaa immoo haalluu adii qabuu dha. Kopheen kun kophee ol dheeraa buuts jedhamuun waamamu yoo ta'u, uffata furdaa sharaa jedhamuun beekamu irraa qophaa'e.

Meeshaalee mana keessatti shaayii danfisuuf midhaan irratti nyaachuu fi kan kana fakkaatan dhiqamanii iddoo tokkotti walitti qabamanii jiru. Kana malees, burcuqqoo wayiniin itti dhugamu dhiqamee akka bishaan keessaa yaa'ee goggooguuf gadi gombifamanii taa'aa jiru.

Iddoo kanatti wantoota addaa addaa argaa jirra. Wantoonni kunis kanneen akka teessuma irratti wantoota addaa addaa hojjetanii fi teessuma namni irra taa'ee hojii garaagaraa hojjetu iddoo tokko taa'ee of irra galagalee ykn of irra naanna'ee kan hojjetudha.

Bineeldi kun, bineensa bosonaa marga soorachuun jiraatu yoo ta'u, haalluu rifeensa gogaa irraa gurraacha kan qabuu dha. Kana malees bineensi bosonaa kun ,garaan isaa gara lafaatti siqaa fi gurra xixiqqoo akkasumas ilkaan gara alaatti afaan keessaa bahan guguddoo lama kan qabuu dha.

Hooggantoonni biyyaa namoota daanteettiifi beekumsa olaanaa qaban, kanneen biyya gaggeessuu yookiin hoogganuu danda'aniidha. Namoonni kunis, biyya tokko itti fufsiisuuf yookiin gara fuulduraatti ceesisuuf, namoota beekumsa gahaa yookiin beekumsa olaanaa qabaniidha.

Gabaa jechuun bakka itti namoonni wanta gurguramu qabatanii, wanta bitamu itti bitatan yemmuu ta'u, bakka kanatti meeshaaleen dheedhii, kuduraaleen, fuduraaleenii fi midhaan callaa addaa addaa kan argamanidha. Gabaan bakka fedhiin maamilaa itti argamuu danda'udha.

Damee mukaa bosona keessatti firii godhatee jiruudha. Firiin damee muka kanaa halluun isaa gurraacha yoo ta'u waan akka danaa geengoo qabu irratti firii godhate. Mukti kun bosona biqiloota hedduu qabu keessa jira.

Adurreen gosa beellada manaa kan namatti madaquun nama waliin mana keessa jiraattudha. Amala adurree keessaa baay'ee kana jaalladhu yeroo hedduu halluuwwan adda addaa buburree fi nama hawwatu qabu. Kunis adurree adda taasisa.

Saanduqni reeffaa bifa adda addaan hojjetaman kun yeroo du'aatti qofaa barbaadamu. Isaanis bakka hojii mataa isaaniitti ogeessa mukaan hojjetamu. Barcumni jala jirtu kun maal hojjetti? Saanduqoonni kun madda galii nama hojjetuuti.

Xaafiin haamaaf ga'e ooyiruu irratti jigee ciisaa jira. Hurufa bal'aa keessa deemamee hin dhumne irratti xaafii adiin diriire mataa isaa wal irra naqatee haamaaf qophaa'ee jira. Samiin hurrii adiin haguugamee argama.

Konkolaataa adii namoota feetee daandii asfaaltii irra imalaa jirti. Gubbaa irratti yookan kortuu magaalaa irratti meeshaan kuntaala magariisa keessa niru irratti fe'amee jira. Karaa balabalaan namni tokko morma isaa gadi baasee jira.

Kuni alaabaa mootummaa naannoo Oromiyaati. Alaaban kuni gidduu isaatti fakkii odaa kan qabuudha. Akkasumas, halluu diimaa, adii fi gurraacha kan qabuudha. Alaaban kuni sibiila ol dheeraa irratti hidhamee kan jiruudha.

Bakka kanatti konkolaattonni geejiba meeshaalee guguddoo muraasni laga riqicha hin qabne bishaan keessa seenuun osoo lagicha ce'aa jiranii mul'atu. Lagni kun, hamma bishaanii muraasa ta'e qaba. Naannoon kun, lafa baadiyaa riqicha lagaa hin qabnee dha.

Asxaa baankii Awwaash halluu gosa lama qabuun faaayametu jira. Gara jalaan Barreeffamni Afaan Amaaraa fi Afaan Ingiliffaan barraa'ee 'Baankii Awwaash' kan jedhudha. Baankiin Awwaash baankiilee daldalaa dhuunfaa Itiyoophiyaa keessatti argaman keessaa isa tokko.

Kun bakka bunni itti dhugamuudha. Buna dhuguudhaaf meeshaaleen barbaachisan hundumtuu qopha'anii argamu. Siniin bataa isaa irra naqamee jira. Qodaan sukkaaraas fal'aana isaa wajjin kaa'amee jira. Jabanaafi qodaawwan dhangaa nyaatamu of keessaa qabanis hedduutu jiru.

Alaaban mallattoo biyyuummaa biyya tokkooti. Alaabaan mallattoo eenyummaa yookiin birmaadummaa biyya tokkoo kan bakka buutuuf ibsituudha. Alaaban faajjii yookiin maallattoo bilisuummaafi birmaadummaa biyya tokkoo kan bakka buutuudha. Biyya tokko biyya kan jechisisuu alaabadha.

Ijoollota fiiggichaan guddisuun fayyummaa qaama isaaniif baay'ee murteessaadha! Ijoollonni kunneen baay'atanii fiigaa kan jiran yoo ta'u, maalummaan dorgommii fiigichaa kanaan isaanif gala. Gaafa guddatan akka addunyaatti fiiguudhaan biyyaa dorgomtoota ta'u.

Bishaan qaruuraan saamsamee dhaabbateera. Maqaan bishaan saamsamee kun Afaan Oromoon 'Bishaan Bosonaa ' jedhama .Fakkii irratti simbirroonni tarree galanii barrisaa jiru . Dabalataan, fakkii irratti lagni bosonaan marfamee yaa'aa jira .

Naannoon uumama keenyaa gosoota bineeldotaa fi gosoota allaattiiwwan garaagaraan kan faayamedha. Allaattiiwwan kanneen kochoo qaban fi miila lama qabanidha. Bakki jireenya isaanii, muka irraa fi darbee darbee goojjoo keessa jiraachuu ni danda'u.

Dubartii uffata shinshinii dheeraa ta'e uffattee jirtudha. Rifeensa ishee hojatattee, uffata bareedaa ishee uffattee, qeensa ishees hojjatattee halluu itti dibdee qophii deemuuf nama qophaaye fakkaattee teessee jirti. Isheenis mormaa gadi qofa kan mul'attudha.

Gosa nyaataafi dhugaatii salphoo kan yeroo kamuu nyaatamanii fi dhugamanidha. Kunneenis akaayii, daabboo murame fi kuukisii kanneen nyaatamanii fi buna sinii keessatti buufame kan dhugamuuf qophaaye argina. Siniin tokko immoo sukkaara itti nam'ee jira.

Barattoonni mooraa yuuniversiitii keessatti baratan, daree barumsaa akkasii qabu. Innis teessuma barataa tokko tokko qofaa baachuu danda'u kan qabudha. Taa'umsi kun yeroo qormaataatti hanna kan hir'isuu fi barataan of danda'ee akka hojjetuuf kan gargaarudha.

Dubartii firii oomisha mosee fi timaatimaa hedduu bakka tokko naqamee jiru addaan baastee meeshaatti naqaa jirtu. Gosoota timaatimaa dheedhii fi bilchaatee jirus bakka tokkotti walitti qabdee jirti. Fuula dura isheenis gosoonni raafuu nyaataa ni argamu.

Biyyi Hindii saatalaayitii ishee jalqabaa gara hawaatti ergite kan jedhu qubee gi'iiziin barreeffamee jira. Barreeffama gara duubatiin yemmuu saatalaayitiin dhukaatu jirtu mul'isa. Biyyi Hindii yeroo dhiyoo kanatti gosa saayinsii hawaan baay'ee biyya beekamaa jirtuudha.

Biyyi kamiiyyuu diina biyya ishee fi hawaasa ishee irraa qolachuuf raayyaa ittisa biyyaa qabaachuu qabdi. Isaan kun humna waraanaa biyya Itoophiyaa yommuu ta'an, qawwee qabatanii tokkummaa isaan namoota argisiisaa jiranidha.